Dibata rifeensaa fi qaamaa kan ta'e qabee isaa keessatti naqamee lafa cinaachaan ciisaa jira. Meeshaan dibata kana qabu keeddoon isaa halluu gurraacha kan qabuudha. Akkasumallee suuraan dubartii tokkoo cinaacha meeshaa kanaa irra jira.

Qonnaan bultoonni keenya yeroo ammaa oomisha isaanii gara biyya alaatti ergachuu jalqabaniiru. Kun immoo diinagdeen isaanii guddachuu bira darbee akka biyyaattuu bu'aa guddaa buusaa jira. Kanaaf mootummaanis dhimma kana irratti xiyyeeffachuudhaan hojjechaa jira.

Namoota siyaasaa yoo ta'an , isaanis hayyoota dacheen Oromiyaa biqilchiteefi qabsoo uummata oromoo keessatti shoora guddaa hamma hin qabne nama qabanidha. Isaanis Jaal Daawud Ibsaa , Dr Lammaa Magarsa fi Professar Mararaa Guddinaati.

Namoota karaa konkolaataa daangaa deemaa jiranii fi konkolaataafi motora karaa konkolaataa irra deemaa jiruudha. karaan konkolaataa Kuni hojjatamee Kan hin dhumneedha. manneen karaa konkolaataa kana daangaadhaan tarree galanii ijaaramaniiru. manneen Kana keessaa inni tokko bililleeerraa Kan ijaarameedha.

Isaan kun qaamota nageenya kabachiisan yookiin poolisootadha. Poolisoonni kunneen uffata seeraa hojii isaanii uffatanii toora galanii dhaabbatanii jiru. Tokkoon tokkoon isaanii meeshaa waraanaa qawwee haala wal fakkaataan qabatanii jiru. Namoonni baay'een isaanitti naanna'anii jiru.

Konkolaataan fe'umsaa adii guddaan dhaabbachaa jira. Duubni konkolaataa kanaa gurraachadha . Mataa gubbaa irraa kan balaqqee biiftuu ofirraa ittiin qolu qaba. Dudduuba isaatti konkolaataawwan isa fakkaatan heduutu dhaabbatanii argamu .

Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa ta'an lama gidduutti gaggeeffamuudha. Gama morkattoota lamaaninuu goola egaa tokko tokkotu jira. Akkasumas namni taphachisus tokkotu jira. Taphni kubbaa miillaa seera mataa isaa qaba. Namna garee tokko keessaa balleessaa raawwatetti adabbiitu itti kennamu.

Oomisha midhaan nyaataa haala gaariin magariisa ta'ee oomishamee jiruudha. Midhaan kun tooraan miidhagee mul'ata. Namni tokko illee qophaa isaa midhaan sana keessa gugguufee harkaan qaqqabee ilaalaa jira. Midhaan kun oomisha xaafiiti.

barattoota mana barumsaa keessatti argaman kan kutaa barnootaa isaanii keessatti argamanidha. kunis umuriin baayyee daa'ima yoo ta'an barnoota isaanii kutaa keessatti seeraan dhaggeeffachaa kan jiranidha. uffata seeraa isaaniis of irraa kan qabanidha.

Suuraa bishaan dhugaatii qaruuraa isaatti naqamee waliin baay'atee ta'aa jiruudha. Qaruuraan bishaanii kun hangi isaa kan wal caaluu yoo ta'u gosti qaruuraa isaa illee kan warshaa garaa garaa keessatti hojjetameedha.

Oromiyaan naannoo lalistuu namoonni baay'een keessa jiraachuudhaaf filatanidha. Kana irraa ka'uudhaan Oromoonni dachee kana irra jiraatan jireenya qananii qabaachuudhaan beekamu. Keessumaa shaamarran Oromoo baay'ee mimmiidhagoodha. Miidhaginni isaanii kun kennaa uumamaa ta'us qabeenya loonii waanta qabaniif aannaniifi dhadhaa isaan irraa argataniin simboo dabalataniiru.

Namoota hedduu walitti qabamanii taa'anii jiraniidha. namoonni Kuni waltajjii taa'anii dhaggeeffachaa jiru. namoota kana keessaa dubartiin takka fuuldura isaanii dhaabattee ergaa waltajjii isaanitti dubbachaa jirti. waltajjiin Kuni waa'ee ijaarsa manneenii Fi karaa magaalaa Finfinnee irratti Kan bu'uureffateedha.

Namni kun ,uffata aadaa haalluu adii qabu uffatee fi meeshaalee aadaa kan akka qabee qabatee daandii irra adeemaa jira. Namni kun kophee pilaastika irraa hojjatame uraa qabu kaawwatee kan jiru yoo ta'u, rifeensa mataa isaas filatee jira.

Konkolaataan kun konkolaataa manaa baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhaguu kan taateedha. konkolaataan kun konkolaataan mana kan namni dhuunfaatti bitatee ittiin deemuudha. konkolaataan bifti ishee cuquliisa kan taateedha. konkolaataan Kun gatiin ishee baay'ee minya'a ykn qaalii kan taheedha.

Asitti kan argamtu gosa simbiraa yommuu taatu, simbirri kun baay'ee kan miidhagduu fi halluu bareedaa kan qabdudha. Simbirri kunis muka irra qubattee argamti. Simbirroonni biyya keenya keessatti akka madda turiizimiitti ni gargaaru.

Namoota hedduu bishaan yaa'u keessa dhaabatanii jiraniidha. bishaan namoonni keessa dhaabatanii Jiran Kuni bishaan lagaa yaa'aa jiruudha. bishaan yaa'u Kan daangaa biqiltoonni halluu magariisaa hedduu ta'an ni jiru. uffanni miiccamee daangaa lagaatti afamee Jira

Nama huccuu adii sarara diimaafi gurraacha ofirraa qabu uffatee dhaabatuudha. nama dhaabachaa jiru kana bira namoonni biroo taa'anii jiru. namni dhaabatu kun eeboo harkatti qabatee Jira dallaan mukarraa ijaarama naannawa isaan Jiran kanatti dalleeffameera.

Dubartoonni yeroo bakka bittaa fi gurgurtaa deemanis haa ta'u, ergaalee garaa garaa adeeman meeshaa kanatti waan barbaadan bitanii yookiin gurguranii kan galanidha. Meeshaan kun bifaa fi boca miidhagaa kan qabudha!

Naannoo kanatti manneen bifa ammayyaa'aa ta'een ijaaraman ni jiru. Dallaan manneen kana marsanii ijaaramanis ni jiru. Konkolaatan ni jira. Akkasumas, mukkeen gurguddoo fi xixiqqoo ta'an ni jiru. Margi magariisni ni jira.

Paarkiin Inxooxxoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuudhaan namoonni baay'een akka keessatti boqotan ta'uu danda'eera. Bakki kun randa guddaa irratti hundaa'uun isaa immoo namoonni bakka sana dhaabbatanii magaalaa Finfinnee fageenya irratti akka daawwataniif dandeessiseera.

Bineentii bishaan keessa jiraattudha. bineentiin tuni maqaan ishee daakkiyyee jedhama. gosoota sinbirroo keessaa tokko Kan taatee yommuu taatu wanti sinbirroota biroo keessaa adda ishee taasisu bishaan daakuu danda'uu isheetti. baay'anaan sinbirroon tuni naannawa bishaanii jiraatti.

Dubartiin haalluu gogaa qaamaa diimaa ta'e qabdu kun uffata aadaa haalluu adii qabuu fi kuula qabu kaawwattee, rifeensa ishee dhahattee, akkasumas faaya garaa garaa morma isheetti kaawwattee ragada ragdaa fi kolfaa taphachaa jirti.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo bakka magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu ta'ee, naannoo inni itti argamu ammoo naannoo massaaraa mootummaa fuuldurattidha. Akkasumas bakka kana waajira biiroo barnoota Itoopiyaatu argama. Bishaan kun akkamitti ol yaa'a?

Hidha guddicha Itoophiyaa. Hidhi guddaan laga Abbayyaa irratti waggoota dheeraaf baasii maallaqaa fi humna namaa hedduutiin hidhamaa ture kun xumuramee hojii kan eegaledha. Xumuramuun hidha kanaas lammiilee biyyattii hedduuf carraa hojii kan banuu fi galii biyyattiis kan dabaludha.

Biyya kana keessatti nageenya uummata kanaa mirkaneessuudhaaf fala hedduutu barbaadamaa ture. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa humna milishaa bakkeewwan hedduutti uumuudhaan uummatatti dhiyoo waanta ta'aniif hojii gaarii akka hojjetan taasifamaa jira.

Dargaggoota uffata bifa adii qabu uffatanii meeshaa waraanaa baatanii dhaabachaa jiran. Dargaggoonni kunneen qawwee dhedheeraa baatanii Gaangee kooraan fe'amee jiru cinaa dhaabachaa kan jiranidha. Namoonni kun namoota sabboonummaa biyyaa qabanii fi diina biyyatti dhufe loluuf deemaa jiranidha.

Bishaan bal'aa halluun Isaa magariisa fakkaatudha. manni biqiltuun magariisni irratti biqile tokko bishaan Kana keessatti ijaaramee Jira. bishaan Kana daangaatti biqiltoonni hedduun dhedheeroo ta'an biqilanii jiru. bosona Kanarraa xinnoo achi siqee manneen ni jiru.

Mana amantaa warra Ortodoksii keessatti waa'een abbaa biyyummaa baay'ee leellifama. Isaanis kanuma irraa ka'uudhaan alaabaa fayyadamanii yeroo ayyaana garaa garaa qaban saganticha ittiin miidhakfatu. Keessumaa manneen amantaa kan akka laallibalaatti hanbaa biyyichaa ta'uu isaa irraa kan ka'e baay'ee ho'a.

Gaaddisa Odaa akka malee guddaa fi lafa irra bal'atee jiru jala re'oonni fi hoolonni dheedaa jiru . Gaaddisni Odaa lafa uwwisee argama. Odaan asxaa alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ni argama.

Konkolaataa geejjibaa kan namoota geejjibaa jiru. Konkolaataan kun halluu bifa adiin kan oomishamedha. Konkolaataan kun gara duuba isaatiin bakka imaltoonni meeshaalee fi ba'aa ulfaatoo ta'an keewwatan kan qabudha. Tajaajila geejjibaa saffisa qabu kennuuf kan gargaarudha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Vaasliinii namoonni yeroo baay'ee qaama madaafi bakka ciccite dibatanidha. Vaasliiniin qaama dadhabaafi miidhamaa ta'e suphuuf akkasumallee qaama daalachaa'e cululuqsuuf kan gargaarudha. Gosni vaasliinii kanaa ishee xiqqoo kan pilaastikaan saamsamee qophaa'edha.

Gosa nyaataa buddeenaa fi qaaraa akkasumas qullubbii diimaa fi timaatima ofkeessaa qabu. Gosti nyaataa kun fayyaa fi furdina qaama namaaf daran barbaachisaa kan ta'edha. Soorata biqiltoota magariisa irraa qophaa'e soorachuun qaama keenya ijaaruuf kan gargaarudha.

Meeshaaleen akka miidiyaalee hawaasummaatti fayyadan kanneen akka televizyiinaa yeroo gara yerootti haarawaa, modeela isaanii sirreeffachuun hawaasaaf bifa kan durii irra salphaa fi hawwatummaa qabuun oomishamaa kan jiranidha. Baayyee namatti tolu.

Faayi mormaa iddoo itti gurguramuudha. faaya jechuun Kan wantoota Akka sibiilaa yookaan sibilaaalaa irraa hojjatamu ta'ee bifa ifaa Kan qabuufi bareeedinaaf godhatamuudha. walumaagalatti faaya jechuun Kan qaamatti godhatamu taa'ee Kan bareedinaaf oolu jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu Kun lafa golbaafi tabba guddaa qabu kan agarsiisu yoo ta'u ,Kunis lafa baay'ee bareeduufi turizimiidhaaf baay'ee nama hawwatudha. Bakka kana keessas yeroo baay'ee bineenaonni Akka sardiidaafaa ni argamu.

Lafee qaama ilma namaa kan waggoota hedduun dura qorannoo taasifameen argame. Lafeen kun dhibbantaa qaama namaa keessaa gara walakkaa kan ta'u kan ofkeessatti qabatedha. Ilmi namaa waggoota hedduudhaan dura dachee kana irra jiraachaa turuu isaa ragaa agarsiisudha.

Yaadannoon kabaja guyyaa dhalootaa, daa'imni tokko gaafa dhalate irraa kaasee yeroo itti umuriin isaa herreegameefii, waggaa waggaan yaadannoon isaan kan taasisamudha. Isaanis waantota mana namaa miidhagsan kanneen akka abaaboo addaa addaan fayyadamuun kabajamu.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti godhaniidha. Gosoota ispoortii baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni tabba kubbaa miillaati. Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa lama gidduutti taasifamuudha. Waldorgommiin kan jalqabe Awurooppaatti.

Suuraa kanarratti kan argamu dibata rifeensaa yommuu ta'u maqaan dibata kanaan isneel jedhamuun kan beekamu yommuu ta'uu fayyuma rifeensa keenya ni eega akkasumas ille rifeensi keenyi Akka hin gogne fayyuma isaa ni eega.

Dubartii uffata aadaa saba naannoo ishii uffattee, faaya miidhaginaan fuula ishii, rifeensaa fi gurra ishii miidhagsitee jirtu argina. Dubartiin uffata adii dheeraa uffattee, harka isheen morma ishee jala qabattee jirti.

Iddoo kubbaan miilaa itti agarsiifamu balbala gubbaatti suurri taphattoota garee kubbaa miilaa adda addaa maxxanfamee jira. Fuuldura irratti fakkiin namicha qaamni isaa dhiita'aa ta'e tokkoo maxxanfamee jira. Maqaan isaa zoonii taphaa Abbee jedhama.

Meeshaaleen unneen meeshaalee manaa pilaastika irraa hojjatmanii dha. Meeshaaleen kun maqaan isaanii barmeela kan jedhmu yoo ta'u, barmeelli bishaan keessatti kuusuf fayyada. Lammiileen Itoophiyaa bishaan roobaa barmeela keessatti kuusu. Namni tokko pilaastikoota kana baatee deemaa jira.

Dubartoota uffata adii uffatanii wal wajjiin socho'aa jiraniidha. dubartoonni Kuni uffata isaan uffatan keessaa muraasni halluu adda ta'e qaba. dubartoonni Kuni harkatti abaaboo qabatanii akkasumas muraasni isaanii immoo siinqee yookaan ulee dubartoonni qabatan qabatanii jiru.

Magaalaa xiqqoo manni baayyeen keessatti argamuufi namoonni baayyeen illee karaa maaalittii keessatti argamurratti argaa kan jirrudha. Namoonni kunneenis namoota meeshaa bitachuufi gurgurachuuf asitti argamaanii jiran yoo ta'an lafa gabaatti argamu.

Uffannaan aadaa, ibsituu hawaasa bakka bu'e tokkooti. Uffannaan aadaa Oromoo kun, kan hawaasti Oromoo uffatee aadaa, duudhaa isaa yeroo waktii irreechaa fa'aa ittiin kabajudha. Uffatichis gosoota halluu gosoota sadiin kan faayamedha.

Biyya keenya keessatti dhiyeessiin boba'aa yeroo baay'ee hir'achuudhaan namoota hedduu rakkisaa jira. Kun immoo biyya biraa irraa waanta dhufuuf hanqina maallaqaafi geejibaatiin harkifataa ta'a. Kana hanbisuudhaaf yeroo ammaa biyya kana keessatti hojiin oomisha boba'aa eegalamaa jira.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa namoota uffata ispoortii uffachuun daandii irratti leenjisaa isaanii irraa gorsa yookiin immok haasaa dhaggeeffachaa akka jiran fakkii namatti mullisu yookiin immoo agarsiisuu dha.

Namoota dorgommii biskileetii waliin taasisuuf qophaa'anii biskileetii isaanii qabatanii dhaabatanii jiranidha. Hundi isaanii uffata ispoortii walfakkaataa kan uffataniifi goonfoos mataatti kan kaawwatanidha. Isaan duuba immoo daawwattoota dorgommichaafi deeggartoota isaaniitu dhaabatee jira.

Suuqii keessatti oomishaaleen nyaataa adda addaa ni argama. Oomishaalee muraasa mul'achaa jiran keessaa zayita nyaataa, daakuu furnoo, ruuzii ,makaaroonii, paastaa fi kan kana fakkaatan ni argamu. Baaxii gubbaatti ganda lama kan jedhu barreeffamee jira.

Meeshaan Kun meeshaa ammayyaa, humna namaa qusachuun bifa baayyee salphaa ta'ee fi yeroo baayyee gabaabduu taate keessatti buna akaawwamee qophaa'e itti daakuuf nu gargaarudha. Innis humna ibsaa fayyadamuun kan daakudha.

Bakka garaa garaatti muka dhaabuun faayidaa guddaa uumama hedduudhaaf qaba. Fakkeenyaaf yeroo ho'i addunyaa kanaa dabalaa jirutti biyyoonni dursanii muka dhaabbatan fayyadamoo ta'aa jiru. Kana jechuun qilleensa isa irraa argamu qofa itoo hintaane gaaddisa isaa jala taa'uunuu gaarummaa qaba.

lafa magaalaa guddittii biyya Itoopiyaa taate kan magaalaa Finfinnee keessatti argamuufi innis ministera barnoota Itoopiyaa kan argaa jirrudhan. naannoo kana karaa irra ammoo namoonni baayyee oliif gad deemaa kan jiranidha.

Nama uffata seeraa raayyaa ittisa biyyaa uffatee jirudha. namni Kuni taa'ee haasa'aa jira. duuba nama kanaatti alaabaan biyya itoophiyaa fannifamee Jira. fuuldura isaatti sagale guddistuu hedduun maqaan miidiyaalee garagaraa irratti barreeffame ni jiru.

Namni tokko lukaan raabsituu ibsaa irra dhaabbatee jira . Namtichi irra ejjatee jiru kun kophee gurraacha fi kofoo cuquliisa hidhatee jira. Miilli teessoo biiroo keessaa walakkaan isaa mul'achaa jira .

Bakki suuraa irraa mul'atu kun magaalaa yommuu ta'u ijaarsaa manaa kan koondoominiyeemii jedhamuu fi manneen dhuunfaas hedduun kan argamanidha. Naannoon kun naannoo baay'ee miidhagaa ta'e, kan biqiloota hedduun marfamee fi hawwataadha.

Magaalli Adaamaa magaalaa guddoo biyya keenyaa Finfinneettii aantee saffisa guddaan kan guddachaa jirtuu fi wiirtuu dhaabbata leenjii addaa addaa ta'uun kan hawaasa tajaajilaa jirtudha. Magaalli Adaamaa haala qilleensa ho'aa giddu galeessaa qabdudha.

Barattoota mana barumsaatti barachaa jiraniidha. barattoonni Kuni teessoo mukarraa hojjatame irra taa'anii barachaa jiru. barattoonni gaaffii gaafatamaniif deebii kennuuf f harka isaanii olqabanii dabaree barsiisaa isaanii gaafachaa jiru. manni isaan keessatti barachaa Jiran halluu adii qaba.

Namoota hedduu ta'anii daboodhaan oomisha midhaan xaafii haamaa jiran. Hojii walii salphisuu fi yeroo gabaabaa keessatti xumuruuf yeroo baay'ee hojiin daboon kan hojjetamudha. Namoonni kunneenis baay'atanii lafa qonnaa tokko irratti bobba'uudhaan oomisha xaafii haamaa kan jiranidha.

Isaan kun hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidoo kanneen sirna gaa'elaa isaanii akka seera amantaa isaaniitti raawwachaa jiraniidha. Sirni kun sirna Takiliilii jedhamuun beekama. Lubni sirna kana adeemsisaa jiru kitaaba Qulqulluu isaan dhungachiisaa jira.

Bosonnni mukkeen gurguddoon guutamee jiru jirma isaanii irratti aramaan margee jira. Kana malees, bosonni keessi hurriin guutamee jira. Mukkeen jalli margaan uwwifamee jira. Bosona keessa kophaa deemuun heduu nama sodaachisa.

Suuraa alaabaa gosa lama kan ta'eedha. Alaabaa kanneen keessaa tokko alaabaa Itiyoopiyaa yoo ta'u inni tokko immoo alaabaa biyya biraati. Alaabaan biyya biraa kun halluu diimaa kan qabu yoo ta'u mallattoon walakkaa ji'aa fi urjii irra jira.

Warshaalee hedduun biyya kana keessatti dhaabbatanii hojjechaa jiru. Warshaaleen kun dhaabbachuun isaanii uummata naannoo sanaatiif carraa hojii bal'aa uumuudhaan hawaasni akka irraa fayyadamu taasisuu danda'eera. Kana malees akka biyyaatti oomishni achi irraa bahu uummata baay'eedhaaf dhiyaatee gabaa tasgabbeessuu danda'eera.

Iddoo dallaa mana amantaa ortodoksii keessadha. manni amantaa Kuni haala bareedaadhaan Kan ijaarameedha. ummanni hedduun mana amantaa fuuldura dhaabatanii waaqeffachaa jiru. namoonni dallaa Mana amantaa kana keessa Jiran ibsaa harkatti qabatanii ibsaa jiru. haalli waaqeffannaa isaanii Kuni baay'ee Kan namatti toluudha.

Aartii gaafa jennu seenaa fi aadaa uummata tokkoo keessatti wanta iddoo guddaa qabu dabalataan immoo aartii sana namni hojjatu, nama ogummaa kennaa uumamaan qabudha. Fakkeenyaaf namoota dandeettii suuraa kaasuu qaban fudhachuu dandeenya

Oomishni supparmaarkettii yookin suuqii kun, buskutii warshaa keessatti oomishamee waraqaa keessatti haguugamee gurguramuu dha. Oomisha kana daa'immantu yeroo baay'ee itti fayyadama. Oomishni kun dhangaa nyaataa keessaa sukkaara hedduumminaan waan qabuuf dhandhama mi'aawaa ta'e qaba.

Namoonni kun hojii aartii irratti bobba'anii hojjetaa kan jiraniidha. namoonni kun shubbistoota kan taa'aniidha. shubbistoonni kun uffannaan isaanii diimaa kan wal fakkaatuudha. akkasumas aartistoonni ykn shubbistoonni kun hundi isaanii gaachana harkatti biraatti qabatanii kan jiraniidha. harka mirgaatti immoo ulee walfakkaataa qabatanii kan jiraniidha.

Daa'imman xixiqqoo walitti qabamanii barachaa jiraniidha. daa'imman kunniin badheetti walitti qabamanii barachuutti jiru. dubartiin tokko fuuldura isaanii dhaabattee isaan barsiisaa Kan jirtu yoo ta'u iddoo isaan barachaa Jiran kanatti dallaan mukaan dalleeffamee Jira.

Oromoon saba aadaa, duudhaa, amantii fi kanneen kana fakkaatan qabudha. Harmootiin uffata aadaa uffatanii, siinqee fi mi'a miidhaginaa qabatanii jiran kunneen yerooo baay'ee guyyaa ayyaaneffannaa fi waaqeffannaa irreechaa kan beekamanidha.

Suuraa xiyyaara Itiyoopiyaa kan dirree xiyyaaraa irra qubatee jiruudha. Xiyyaarri kun duuba isaa irraa halluu alaabaa biyya keenya Itiyoopiyaa qaba. Akkasumallee naannoo xiyyaara kanaa namni tokko harka isaa duubatti qabatee dhaabbachaa jira.

Konkolaataa Omiisha dhugaatii Kookaa Kollaa raabsuu irraa warri ba'aa baatan gaafa qodaa Kookaa Koollaan keessa kaa'amu gaafa buusanidha. Konkolaatichi bifaan diimaa fi barreeffama "CocaCola" jedhu irratti barreefamee jira. Namichi tokko konkolaataa gubbaa irraa buusaa jira, inni tokko lafaa irraa fuudha.

Konkolaachisaan seera tiraafikaa cabsuu isaatiin adabama nira. Poolisiin tiraafikaa konkolaachisaa konkolaataa keessa taa'ee jiruuf waraqaa adabbii kennaa jira. Harka isaattis waraqaa hedduu baatee jira. Daandii achi manneen jireenyaa baay'een ni aragamu.

Abbaan gadaa harkatti bokkuu fi abaaboo birraa qabatee dhaabbachaa jira. Kan malees , namoonni baay'een isa duuba dhaabbatanii jiru. Namichi abbaa gadaa irraaa gara harka mirgaatti argamu mataa isaa irratti fooxaa xaxatee jira.

Mana bunaa baayyee keessi ishee bareedu argaa kan jirrudha. mana kana keessatti teessoon argamaa jiru kan namni irra taa'uuf qophaaa'e kun illee baayyee kan baredudha. bunni, meeshaan bunni ittiin danfullee kan as jirudha.

Iddoon kun baadiyyaa lafa diriiraa wayiidha. Dunkaanni xixiqqoon yeroof namni keessa buufatu wayii baay'inaan mul'ata. Dudduuba isaa ammoo namoota dhadhaabbataniifii mana jireenyaa citaa fi biyyee irraa ijaarameetu jira. Naannoon isaa mukkeen gurguddoo fi magariisatu argama.

Lafti bal'aan hurufni kun lafa ol ka'aa gaarreen irratti argamu yoo ta'u, lafa ol ka'aa kana irra dhagaalee guguddoo fi babal'oo hedduutu argama. Gaara yokin lafa ol ka'aa kana irra biqiltuun homaa yokin biqiloonni magariisni tokko illee irra hin jiran.

Waanti suuraa kanarratti argaa jiru kun immoo haala ijaarsa naannoof jecha waantonni namoonni irra deeman diigame yeroo jiru akkasuma illee namoonni baayeen utuu deemanii, konkolaataan dhaabbatee jiruus naannoo kanatti ni argama.

Tikseen ilmoo hoolaa adii hammatee dhaabbachaa jira. Lafti isa tiksee dhaabbatee jiru duubatti argamu margaan kan uwwifamee fi wal wlqixxaataa kan hin taaneedha. Fageenya irratti mukti baargamoo baala jiidha qaburu argama.

Taankii yookiin qodaa bishaan itti naqamu, kan haga liitira kumaa fixu baay'inaan argama. Qodaan kun bifti isaa adiifii naannoo afaan isaa irraa qadaada bifa gurraacha ta'e qaba. Qodaan kun boca siliindarii qaba. Iddoo kuusaa tarree galfamanii kaa'amanii jiru.

Naannoolee baadiyyaa keessatti loon bobbaasuun wanta jireenya guyyaa guyyaa namootaa waliin deemudha. Loon kan eegus daa'ima yookiin nama umriin isaa maanguddoo ta'ee fi horiin akka midhaan namaa hin dheedne nama ittisudha

Muka midhaanii kan nyaatamuudha. midhaan Kuni firiin Isaa Kan nyaatamu yoo ta'u mukni isaan dhandhama mi'aawaa Kan qabuufi Kan nyaatamuudha. midhaan Kuni mukni Isaa halluu magariisa qaba. mukni midhaanii Kun addaan caccabee lafatti naqamee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota hordoftoota amantii islaamaa walitti qabamanii jirani dha. Uffanni isaan uffatan halluu diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa qaba. Amantiin muslimaa horoftoota heddu kan qabudha.

Namoota lama saala faallaa ta'an kan dhiiraa fi dubara ta'an wal biratti argaa kan jirrudha. Isaanis abbaa manaafi haadha manaa kan ta'anidha. Uffata aadaa uffatanii baayyee miidhaganii kan dhaabbachaa jiranidha.

Nyaatni aadaa Oromoo meeshaalee aadaa adda addaatti qophaa'ee jira. Nyaata aadaa kanneen keessaa cuqqoo, buna qalaa, itittuu fi kan kana fakkaatan ni argamu. Kana malees, aannan qabeetti naqamee tarree galanii jiru.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Iddoon kun maalidhaa? Iddoon kun gaarreen bosona lalisaan uwwifamee jirudha. Bosonni kun halluu magariisa kan qabu yoo ta'u baayyee kan barreeduu fi nama hawwatudha. Bosonni jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee ofi qaba

Dhiiras haa ta'u dubarri konkolaachisummaa irratti dandeettii wal fakkaataa fi wal qixaa kan qabanidha. Dubartiin kun konkolaataa maqaan ishee saayikilii jedhamtuun ergaa deemaa kan jirtudha. Kunis saffisaan bakka barbaadame geessee akka deebituuf ishee kan gargaarudha.

Yeroo ammaa kana ennaa akka magaalaatti sagantaan guddaan karaa mootummaafi namoota gameeyyiidhaan qophaa'u baajaajiiwwan akkasumas doqdoqqeen baay'inaan yaa'anii sirna simannaa gochuun baramaa dhufeera. Kun immoo kabaja keessummaa sanaa ibsuu waanta danda'uuf cimee itti fufuu kan qabudha.

Maashiniin kun, maashina meeshaalee qonnaa keessaa isa tokko dha. Maashinni qonnaa kun maqaan isaa kompaayinara kan jedhamu yoo tau, oomishaalee qonnaa hammaaman kan akka :xaafii, qamadii garbuu fi kanneen biroo dhahee bulleessuuf fayyada.

Namoota iddoo tokko taa'anii Jiranidha. namoota Kana keessa abbootiin amantaa jiru. namoonni baay'een isaanii uffata halluu adii qabu uffatanii Jiru. namoonni Kuni mana ijaarsi Isaa hin xumuramne bira dhaabatanii jiru. manni Kuni mana amantaa ortoodoksiiti.

Kuduraa halluu magariisa qabu kan maqaan isaa Raafuu jedhamee Kan beekamudha. Raafuun kun nyaata madaalaa albuuda gaarii qaama namaaf kennudha. Raafuun kun qaracitii halluu adii qabu keessa kaawwamee jira. Hiddi raafuu kanaa argamaa jira.

Shaamarran waantota hedduutti fayyadamuudhaan miidhagina isaanii eeggatu. Qaama isaanii keessaa Rifeensaa hanga quba miilaatti kan hafu tokko iyyuu hinjiru. Kana jechuun waantonni ittiin miidhagina isaanii eeggatan hedduun waanta jiruuf itti fayyadamu. Keessumaa fuula isaaniitiif ofeeggannoo guddaa taasisu.

Bakki yookin wanti kun hawaa lafa irra hin taane yoo ta'u, saayintistoonni astiroonoomii qorannoo hedduun kan irra gahanii irra qubatanii dha. Bakka kana irra biqiloonni magariisni tokko iyyuu kan hin jirre yoo ta'u, waan biyyee fakkaatu qofatu mul'ata.

Bakkeewwan ijoolleen itti taphatan qopheessuun ijoolleen amaloota hinbarbaachisne akka isaan hinqabaanneef fayyaduu danda'eera. Kana irraa ka'uudhaan akka mootummaatti irratti xiyyeeffatamuudhaan hojiin boonsaa ta'e magaalaa Finfinnee keessatti eegalameera. Kun immoo magaalota kaan keessattis itti fufuu waanta qabudha.

Hoteelota gurguddoo biyya kana keessa jiran keessatti tajaajiloota argaman keessaa inni tokko buna obaasuudha. Buna kana akka aadaa hawaasa biyya kanaatti qopheessuudhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuu irratti argamu. Kun immoo fayyadamtoota baay'ee gammachiisuudhaan akka isaan maamila ta'aniif fayyadeera.

Teessoo tokko Kan irra taa'uuf ooludha. teessoon Kuni gubbaan Isaa halluu magariisa fakkaatu Kan qabuudha. garri gadii teessoo kanaa halluu diimaa qaba. iddoon teessoon Kuni jiru mana jireenyaa keessa. manni Kuni keessi afata afame Jira.

Mana hojii hedduu keessatti bakka keessummaan itti gaggeeffamu ni' garra. Kun immoo maamilli isaanii yaada isaa haala gaariidhaan akka ibsatuuf karaa ta'uuf i danda'eera. Bakka kanatti immoo teessoo maamilli irra taa'uufi hojjetaan bakkichaa waanta irra taa'u mijeeffameetu eega.

Kun mala aadaa ittiin dhugaatii alkoolii qopheessaniidha. Dhugaatiin mala kanaan qophaa'u araqee jedhamuun beekama. Okkoteen ukkaamfamee abidda irra kaa'amee, calalliin dhugaatii kanaa immoo meeshaa shomboqqoo jedhamuun okkotee keessaa gara qodaa biraatti calalamaa jira.

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa nuti mana keenyaafi bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu meeshaa teessumaa namaa fi akkasumas meeshaa teessuma meeshaa kan ta'e saanduqa jedhamuun beekkamuuti.

Daa'immaan gidduu galeessi tarree nammanii taa'aa jiru. Isanis tarree lamaan wal duraa duubaan taa'aa jiru. Ijoollee taa'aa jiran duuba daggalli nia argama. Isaanichi immoo manni jalli ishee guutumaan. guututti bantuu taate jira.

Akka aadeffannaa saboota biyya kana keessa jiraataniitti yeroo aanga'oonni mootummaa gara naannolee garaa garaa deeman saboonni naannicha keessa jiraatan simannaa ho'aa taasisuufiidhaan keessummeessu. Kun immoo jaalalaafi kabaja isaaniif qaban mul'isuu waanta danda'uuf warreen dhaqan gammachuu guddaa qabaatu.

karaa gubbbaatti konkolaataa deemaa jiru yoo ta'u innis konkolaataa baayyinni isaa lama ta'edha. kunis konkolaataa manaa yoo ta'an halluun isaanii ammoo tokko gurraachaa fi tokko ammoo halluu diimaa kan taatedha.

Baanarii yookiin tappeellaa 'siddisti kiiloo makaakkalagnaa kiliniki' jedhu fannifamee jira. isa duduuba ammoo manni qorqorroo fi biyyee irraa ijaarame, dulloomaan tokko jira. Namichi tokkommoo dhaabatee tappeellaa kana dubbisaa jira. Tappellaa kana irra lakkoofsi bilbilaa kan kilinikichaa jira.

Gosa qullubbii diimaa kan lafa qonnaa keessatti oomishamaa jiru. Qullubbiin kun lafa biyyoo gabbataa qabu irra dhaabamee kan jiruu fi tuubboon bishaanii qullubbii kana gidduu irraan baafamee bishaan obaasuuf tajaajilaa kan jirudha.

Meeshaan kun, maqaan isaa laamedaa jedhama. Laamedaan meeshaa qonnaa keessaa isa tokko yoo ta'u, meeshaan kun muka irraa hojjatama. Meeshaan kun midhaan nyaataa dhahame haftee midhaanii kan akka cidii fi galabaa irraa qilleensa fayyadamuun adda baasuuf fayyada.

Misoomni Kooriidarii misooma yeroo ammaa kana karaa mootummaatiin xiyyeeffannoo argatee fi magaalaa hedduu keessatti hojiirra oolaa jirudha. Magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra lan oolee fi magaalota biroo keessattis babal'achaa kan jiruu fi magaalaaf miidhagina addaa kan kennudha.

Fakkii alaabaa gosa lama wal biratti fannifamanii jiraniidha. Alaabaa kana keessaa tokko alaaba Itiyoopiyaa halluu diimaa, keelloo fi magariisa qabu yoo ta'u tokko immoo alaabaa biyya biroo halluu adii fi cuquliisa qabuudha.

Uummanni keenya Foon dheedhii nyaachuu baay'ee jaalata. Foon dheedhii nyaachuun immoo biyya kana keessatti akka aadaatti ilaalama. Namoonni baay'een isaanii bilcheessanii nyaachuu irra dheedhii isaa filatu. Haa ta'u malee fayyaa namaatiif garuu rakkoo cimaa ta'uu danda'a. Kana jechuun dhukkuboota daddarboo baay'eedhaaf sababa ta'a.

Konkolaataa namoota geejibuun daandii irra imalaa jiru. Konkolaataan imala guyyoota hedduu namatti fudhatu sa'atii muraasa keessatti nu qaqqabsiisuun tajaajila geejjibaa saffisa guddaa fi dadhabbii hir'isu kan kennudha. Konkolaataan bu'aa kalaqni ilma namaa rakkoo ilma namaa ittiin furedha.

Nama tokko teessoo irra taa'ee jiruudha. namni Kuni gubbaadhaan uffata gurraacha kannuffateefi keessaan Uffata adii Kan uffateedha. sagale guddistuufi bishaan fuuldura isaatti argama. nama kana cinaa mirgaafi bitaatti alaabaan biyyoota lamaa fannifamee Jira.

Teessoo hedduu minjaala tokkotti marsanii jiraniidha. teessoon Kuni hundi isaan halluu walfakkaataa Fi bocha walfakkaataa qabu. Teessoowwan kunniin luka afur Kan qabaniifi halluu adii kan qabaniidha. Minjaalli bal'ina qabu tokko gidduu isaanii Jira.

Doktor Abiyi Ahimad, ministeera muummee biyya keenya Itoophiyaa yeroo ammaati. Innis nama cimaa fi nama dandeettii bulchiinsaatti bilchaataa ta'edha. Nus kan argaa jirru yeroo isaan paarlaamaa irratti taa'anii gaaffilee mana keessaa ka'aniif deebii gahaa kennan.

suuraa kana irratti kan arginu kun mana barrefama itiyoo telekoom jedhu ofirraa qabu kan agarsiisudha. itiyoo telekoom bakka tajaajilli wantoota walqunnamtii fageenyarraan walqabatan itti taasifamu yoo ta'u , kunis haala salphaafi milkaa'inaan walqunnamtiin fageenyarraa akka taasifamu mirkaneessu.

dhugaatii: meeshaa dhugaatii baayyee tartiibaan dhaabbatee jiru keessatti argaan kan jirrudha. dhugaatiin kunis dhugaatii aalkoolii of keessaa qabachuun beekkamuufi nama macheessuu danda'udha. kunis yeroo baayyee waarshaa dhugaatii keessatti kan oomishamudha.

namoota baayyinaan karaa guddaa irra fiigaa jiran argaa jirra. namoonni kunneen namoota uffanni isaanii inni gubbaa yookaan shurraabiin isaan hundaa wal fakkaataadha. akkasumallee gidduu isaanii ammoo dhaabbata gargaarsaa kan fannoo diimaa jedhamutu argama.

Harka namoota qarshii wal harkaa fuudhaniitu jira. Namoonni lachuu gabaa keessatti midhaan wal irraa shamataa jiru . Xaafii gabaa keessa hafamee jiru irra safartuun dhaabbateera. Kana malees, kanneen akka kororimaa fi garbuun fa'i ni argamu.

Alaabaa biyya Ameerikaati. Qarqara harka bitaa gara gubbaatti urjiileen bifaan adii ta'an shantama of irraa qaba. Bifti isaa cuquliisa gara harka bitaa gara gubbatti fi diimaafii adii'n immoo bakka hafe dabaree dabareen dibamaniiru.

Nama halluun gogaa isaa gurraacha ta'ee kan rifeensa mataa isaa gara duubatti guddifatee jiruudha. Namichi kun morma isaa irraa meeshaa geengoo fakkaatu kan aadaaf kaawwatamu godhatee jira. Namichi kun qaama isaatti uffata uffachaa hin jiru.

Minjaalli maaddiin irratti dhiyaatu uffata aadaa habashaan uwwifamee jira . Teessoowwan irra taa'anii sooratan minjaala marsanii jiru . Minjaalaa achitti biqiltuun galii keessa dhaabaman mana miidhagsanii mul'isu . Dirri lafaa mukaan uwwifamee jira.

Qalama halluu gosa garaa garaa qabu kan toora galee naqamee jiruudha. Gosti meeshaa kanaa yeroo baay'ee wantoota akka qoricha dibataa baata. Qola meeshaa kana irratti lakkoofsi qubeen N torba boocamanii jiru.

Meeshaaleen elektirooniksii kun bilbila harkaa dha. Bilbilli harkaa kun bilbila ammayyaa yookin bilbila ismaartii jedhamuun beekamu yoo ta'u, bilbiluun alatti dalagaalee hedduu kan dalaguu dha. Maqaan bilbila kanaa maqaan isaa Viivii Y 1100 jedhama.

Holqa jechuun waan bakka dhagaa guddaa hedduun keessa jiru irratti qaamni bishaanii yokin lagni yeroo darbu kan uumamuu dha. Holqi kun jijjirama keemikaalawaa lafa irratti dhagaa fi bishaan gidduutti gaggeeffamuun kan uumamee dha.

Hongeen gogiinsafi beela hamaa yookiin ulfaatadha. Hongeen yeroo bokkaan yookiin roobni osoo hin roobiin waggoota baay'eef turu kan mudatuudha. Hongeen balaa ulfaataa daa'immanfi haadholii dabalatee namoota baay'ee balaaf saaxiluudha. Hongeen kun yeroo baay'ee biyyoota afrikaattis baay'inaan beekama.

Nama qalama manatti dibaa jiruudha. qalamiin Kuni halluu daalacha Kan qabuudha. meeshaan qalamii ittiin diban Kuni uffatarraa Kan hojjatamu yoo ta'u iddoo harkaan qabatan Kan qabuudha. meeshaan Kuni yommuu nuti wa'irra goonee harkisnu ni konkolaata.

Balballi diimaa bal'aan saanqaa irraa tolfame cufamee jira. Saanqaan balbalaa Balbala cufamee jiru irra qabannoon sibiilaa jira. Balballi mukaa cufamee jiru kun keessa achi seenee argama. Gubbaan isaa balbala jalaa waliin hin banamu.

Asirratti kan mul'atu ijoollee baadiyyaa dhiira lamaafi shamara tokko naannoo Mana jireenyaa isaanii dhaabbatanii waa ilaalaa jiraniiti. Akkasumas, Mana jireenyaa lama kan citaa irraa ijaarameefi dallaan itti marsee ijaaramee jiruuti.

Laabrariin iddoo yookiin Mana dubbisaati. Manni dubbisaa Kun yookiin laabrariin iddoo yookiin bakka namoonni yookiin baratoonni baay'een itti dubbisaniidha. Laabrariin iddoo callisa qabu, iddoo dubbisaaf baay'ee mijataa ta'eedha. Laabrariin kitaabolee hedduu of keessaa qaba.

taphataa kubbaa miilaa kan lammiin isaa aaljentiinaa ta'e nama dandeettii kubbaa miilaa taphachuu qabu kan jaallattoota kubbaa biratti beekkamtii qabu maqaan isaa liiwonel Meesii jedhamuun beekkamudha. kilaboota addunyaa baayyeef nama taphatedha.

Bishaan haroo Wancii. Haroon kun gamaa fi gamanaan kallattii maraan lafa tabbaa fi gaara ofkeessaa qabuun marfamee kan jirudha. Mukeenii fi haalli teessuma lafaa haroo kana marsanii jiran daran qalbii namaa kan hawwatanidha.

Magaalaa keessa siidaan shamarree takkaa dhaabbatee argama. Naannawaan siidaa garmalee bareeffamee hojjatamee jira. Siidaan achitti manneen jireenyaa hedduu ni argamu. Siidaa dhaabbattee jirtutti daandiin konkolaataa marsee argama. Maqaan isaa jalaan barreeffamee jira.

Bosona mukeen magariisaan uwwifamee jiru. Bosonni kun gaarreen kan ofkeessaa qabuu fi bakka jireenyaa bineensota lubbuu qabeeyyii hedduuti. Bosonni kun qilleensa qulqulluu hargansuu somba namaaf daran mijataa ta'e kan qabuu fi bakka daawwannaa ta'uun tajaajila kenna.

Qaamoleen kunneen qaamolee siyaasaa dha. Fuulduratti kan argamu kun pireezidantii Ameerikaa duraanii Obbo Joo Baayiadan yoo ta'u, namni kun paartii warra Rippaabilikaa bakka bu'ee biyya Ameerikaa nama bulchee dha. Deeggartoonni hedduunis bakka kantti nama kana marsanii jiru.

Iddoo lukku itti gurguramtu gabaa lukkuuti. gabaa kana keessatti namoonni lukkuu qaban namoota bituu barbaadanitti lukku isaanii gurgurachaa jiru. halluun lukkulee baay'ee halluu diimaadha. iddoo kanatti muka xaxamaa lukkuun keessa teessutu jira. namni dibaabee qabatee jiru tokko Jira.

haala teessuma lafaa argaa kan jirru yoo ta'u innis kan baayyee nama hawwatuufi kan baayyee namatti toludha. lafa kanatti haalli teessuma isaa gara gara yoo ta'u innis lafa olkahaa fi diriiraadha.

Midhaan dheedhii jechuun, midhaan kanneen maasaa facaafamuun bifa kilaasteraanis ta'ee mala aadaatiin oomishamee nyaataaf dhihaatudha. Midhaan baayyinaan naannoo baadiyyaa biyya keenyaa keessatti kan oomishamu. Midhaan callaa kunneen oomishamanii gabaaf kan dhihaatudha.

Biiroo keessatti teessoowwan minjaala marsanii taa'aa jieu. Teessoowwan minjaala marsanii taa'aa jiran bifti isaanii gurraacha. Minjaalli biiroo keessa jiru gubbaan isaa muka irraa fi miilli isaa sibiila irraa kan tolfameedha.

Kun iddoo gabaa guddaa wayiidha. Namoonni baay'inaan yeroo oliifii gadi deeman mul'atu. Konkolaattonni garaa garaa illee jiru. Namoonni ba'aa baachaa jiran illee jiru. Barreeffamoonni garaa garaa kan waa'ee gurgurtaa oomisha isaanii ibsan tappellaa irraa mul'atu.

Kun meeshaa teekinooloojii yoo ta'u, qaamolee kompiwuuteraa keessaa isa tokkodha. Maqaan meeshaa kanaa 'mouse' jedhama. Meeshaan kun fayyadamaa fi kompiwuutera kan wal quunnamsiisuudha. Fayyadamaan meeshaa kana fayyadamuudhaan kompiwuuteraaf ajaja kenna.

Iddoo kanatti kophee bareedaa fi miidhagaa kan tahee argaa jirra. kopheen kun kophee gatiin isaa qaalii ykn baay'ee minya'aa kan taheedha. akkasuma illee kopheen kun kophee bareedaa miilla tokko qofa kan taheedha.

Kunneen meeshaalee aadaa Oromoo gosa garaa garaa kanneen nyaata aadaa Oromoo of keessaa qabaniidha. Meeshaaleen kunneen calleedhaan faayamanii jiru. Nyaatawwan aadaa kanneen akka cuukkoo, caccabsaa, qorii fi kanneen biroo hedduutu argama.

Midhaan ooyiruu irratti biqilee jiruudha. midhaan Kuni waan Akka qoree mataa isaarra Kan qabuudha. midhaan Kuni daraaree Kan jiruufi yeroo muraasaan booda asheetee sana booda goguudhaan sassaabbamee nyaataaf Kan ooludha. midhaanichi halluu magariisa qaba.

Qullubbii adii ooyruutti dhaabamee guddachaa jiruudha. qullubbii adiin Kan nyaatamu hidda isaati. iddoon qullubbiin Kun itti dhaabamee jiru gosa biyyee diimaa ta'e irratti. qullubbiin faayidaa hedduu qaba. nyaata yemmuu hojjannu nyaata mi'eessuuf faayidaa Kan qabuudha.

Meeshaan manaa kun, maqaan isaa gingilii jedhama. Gingiliin marga hodhaa irraa yookin kuula haalluu adda addaa qaban irraa harkaan kan hojjatamu yoo ta'u, meeshaan kun hedduu bareedaa dha. Gingiliin nyaata gosa garaa gara keessa kaa'uuf fayyada.

Iddoon kun lafa olka'aa mukkeen bosonaa fi marga lalisaan uwwifame yoo ta'u lafa olka'aa kanaa gaditti manni jireenyaa tokko ni jira. Mukkeen bosonaa fi margi lalisaan jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee qaba.

Namoota lama ta'anii bakka tokko taa'aa jiranidha. Isaanis dibata fuula namaa miidhagsu dibatanii kan jiraniifi uffata qorraa kan baayyee gurguddaa ta'een of maranii kan jiranidha. Namoonni kunis harmoolii umuriin deemanidha.

Ittoo kuduraalee garaagaraa irraa hojjatamee dhiyaatedha. Innis kuduraa kan akka timaatimii shunkurtaa qaaraafi dinichaa muramee itti naqamedha. Innis meeshaa golboo gurraacha kkeessattii naqamee kan saanii adii geengoo ta'ee battee irra kaawwamee kan jirudha.

Qola kitaaba Alamaayyoo Maammootiin barreefamedha. Qola kana irra namichi tokko jilbeenfatee, mataan lafa ilaale iddoo dukkanaa wayii jira. Isaa ol ammoo barreefama Afaan Amaaraan "Hiqir baluunyi" jedhutu guddatee argama. Jala isaattimmoo Afaan Amaaraan maqaa "Alamaayyoo Maammoo" jedhutu argama.

Fakkii qaruuraa dibataa kan qaamaa fi rifeensaaf ooluudha. Suuraa kana irratti namoonni lama dhiiraa tokkoo fi dubartiin tokko dibata kana walii dibaa jiru. Akkasumallee suuraan biqilaa dibatni kun irraa hojjetame illee jira.

Karaa konkolaataa baay'ee dheeraafi bareedaa akkasumas qulqullina qabuudha. karaan Kuni Kan konkolaataan irra deemuuf yoo ta'u yeroo kanatti karaarra konkolaataan deemaa jiru hin jiru. mukkuunnkaraa daangaa ni jiru. bosonni rukkina qabu karaarra siqee Jira.

Namootni naannoo kanatti baay'inaan kan jiraniidha. Akkasumas, kanneen akka daandii, konkolaataa fi manneen garagaraa ni jiru. Mukkeen gurguddoo ta'anis ni jiru. Meeshaaleen bittaa fi gurgurtaaf tajaajilan naannoo kanatti ni jiru. Iddoon kuni lafa gabaati.

Paarkii bineensotaa keessatti manni citaa boqonnaa keessumootaaf qophaa' e suura irratti mul'achaa jira. Kana malees, naannawaa manaatti daasiin yookan dukkaanni xixiqqoon bu'anii jiru. Mana citaa duuba mukkeen gurguddaan bosona keessaa mul'achaa jiru.

Raayyaan ittisa biyyaa yeroo kamittuu biyya isaa eeguudhaaf qaama leenji'ee halkanii fi guyyaa eegumsa godhudha. Keessumaa waraana naannolee adda addaa yookaan akka biyyaatti uumame irratti biyya isaa eeguuf dirqama qaba.

Dubartootni fi dhiirotni naannoo kana ni jiru. Bishaan kuusaa bishaanii keessaa qodaa bishaan itti waraabanitti waraabaa jiru. Qodaan bishaan itti waraaban halluu keelloo kan qabu yoo ta'u, baay'inaan naannoo kanatti ni argama.

Dargaggoota fi shamarran uffata aadaa Oromoo Wallagaa uffachuun shubbisanidha. Namoonni kun dhiroonni fi durboonni tarree galanii yeroo shubbisan dhiira tokkoof durba tokko ta'anii walqabataniiti. Dudduuba isaanii immoo galabaan tuulamee argama . Xiqqoo irra fagaatee ammoo mukkeen tarree galaniii dhaabatanii jiru.

Mana gurgurtaa uffataa yookin supparmaarkettii kana keessatti gurguramaa kan jiran kun, uffata gosa garaa haalluu garaa garaa qabanii fi saala lamaanifuu dhiiraafis dubaraafis ta'anii dha. Uffata kanneen keessaa kan akka:surree, kootii gaawonii fi kanneen biroos ni jiru.

Itoophiyaan biyya bunaan beekamte waanta ta'eef namoonni biyyoota addunyaa garaa garaa irraa gara kana dhufan Buna keenya dhuganii galuu barbaadu. Kanuma sababeeffachuudhaan Hoteelonni biyya kana keessatti argamanis maamiloota isaaniitiif buna kana danfisanii obaasuu amaleeffataniiru.

Namixhi tokko harka isaa kiisitti naqatee garaa isaa xiillessee miidiyaaleef ibsa kennaa jira . Fuuldura namicha xiillootti maayikiin miidiyaalee gosa garagaraa ni argaamu . Eegaan isaa maddii dhaabbatee jira .

Meeshaan kun meeshaa manaa fi meeshaa biroo dha. Meeshaan biiroo kun muka irraa kan hojjatame yoo ta'u, mukti kun saanduqa dha. Saanduqni kun kutaa hedduu kan qabu yoo ta'u, meeshaalee manaa fi biiroo gosa garaa garaa keessa kaa'uuf fayyada.

Biyya keenya Itoophiyaa keessatti, akkuma amantaan addaa addaa jiru, haalli ijaarsa mana amataa fi haalli itti waaqeffannaa hordoftoota abbootii amantaa sanaa addaa addummaa kan qabudha. Manni amantaa Ortodoksii haala ijaarsaa miidhagaa kan qabudha.

Konkolaataa geejjibaa luka afur qabu kan yeroo tokkotti nama heedduu qabuu danda'udha. Konkolaataan kunis kan mootummaan tajaajila uummataatiif dhiyeessedha. Haalluun isaa cuquliisaa yoo ta'u barreeffama haalluu adiitiin barreeffame of irraa qaba.

Oduu, oduun kun ammoo oduu karaa fooddaa televejiiniin darbu ta'ee, oduu waayee waraana bilisummaa Oromoo kan zoonio kibbaa fi waayee miseensonni waraanaa united nation dhalootaan tigiraayi ta'an Itoophiyaatti deebi'uu diduu isaanii kan ifoomsudha.

Oromiyaan akka biyya kanaatti naannoo baay'ee bal'oodha. Naannoo kana Kaartaa ishee ilaaluudhaan guddina isheen qabdu madaaluun hindanda'ama. Kana jechuun walakkeessa biyya kanaa irratti kana argamtu yoota'u; Akkuma bal'ina lafaa qabdu oomisha hedduu oomishuudhaan biyya kana sooruu dandeesseetti.

Nyaata qurxummii irraa hojjatameedha. Qurxummiin nyaataaf baay'ee Kan filatamteedha. Qurxummiin lafeewwaan qaqal'oo taate of keessaa waan qabuuf, yemmuu nyaatan of eeggachaa nyaachuun dirqama. Foon qurxummii mi'aawaa haa ta'uuyyu malee hojjatamee yoo ture yeroo gabaabaa keessatti alaa'uu danda'a.

Biqiltootni qabeenya uumamaa haalluu magariisa qabaniifi naannoo miidhagsaniidha. Biqiltootni dhala namaaf faayidaa hedduu qabu. Faayidaa biqiltootaa muraasa keessaa; nyaataaf, madda qorichoota adda addaa, qilleensa gaariifi dawoo bineensota bosonaa ta'uun tajaajilu. Biqiltootni akaakuu hedduutu jiru.

Namoota baay'ee ta'anii bakka tokkotti nyaata maaddii tokko irraa waliin soorachaa jiran. Nyaanni isaan soorachaa jiran kunis ittoo hanqaaquu fi biddeena gosa midhaan xaafii irraa qophaa'edha. Nyaanni kun gosa nyaataa dhangaa fayyaaf ta'u qabudha.

Namoonni honii beeksisaa irratti bobba'an faayidaa guddaa argamsiisaa jiru. Kun immoo akka dhuunfaa isaaniitti qarshii isa irraa argataniin jireenya isaanii fooyyeffachuu danda'u. Kana malees warreen beeksisicha hojjechiifatan immoo galii guddaa irraa argatu. Kanaaf dhimma jajjabeeffamuu qabudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura tapha kubbaa miilaati. Taphni kun kan gaggeefamee, taphattoota duraanii, biyyoota afriikaa garaa garaa irraa dhufaniin yoo ta'u ,muummichi ministeeraa Itoophiyaa, Doctor Abiy Ahimad irratti argamanii taphataniiru.

Minjaala lama kan mana keessa taa'aa jiraniidha. Minjaalli kunneen halluun isaanii daalacha yoo ta'u 'laaptooppiin' lamaan isaanii irra jira. Akkasumallee barcumni nam-tokkee halluu gurraacha qabu cina minjaala kanaa kaa'amee jira.

Namoota eeboo fi gaachana baatanii fokkoraa jiran. Eeboonii fi gaachanni meeshaa lee namni yeroo meeshaan ammayyaa hin dhufiin dura lolaa fi adamoof itti gargaaramaa turedha. Meeshaaleen kunneen akka mi'a aadaatti kan olkaa'amanidha.

Suuraan kun Shaayii yommuu ta'u Shaayiin kunis haala bareedaan kan qopheeffamedha. Shaayiin kan danfu baala Shaayiin waliin makamee yommuu ta'u baalli Shaayii kun immoo Shaayii mi'eessuu fi bifa bareedaa akka qabaatuuf gargaara.

Dubartii uffata aadaa halluu adii qabu uffattee teessuma lallaafaa gidduu ta'aa jirtuudha. Uffata dubartii kanaa irra halluu keelloon akka mallattootti irratti maxxanfamee jira. Dubartiin kun rifeensa dheeraa gurraacha dugda ishee irra ga'u qabdi.

Meeshaan kun, maqaan isaa fal'aana jedhama. Fal'aanni meeshaa manaa yoo ta'u ittiin oomishoota garaa garaa kurfeessuuf fayyada. Meeshaan sibiila ayiranii irraa qopheeffame. Fal'aanni wantoota akka:shaayii, buna fi ittoo kurfeessuuf yokin waliin gahuuf kan fayyaduu dha.

suuraa kan airratti kan arginu kun faaya harkattii keewwatamu dha. faayi kunis halluu adii kan qabuu fi wantoota boca geengoo qabaniin kuulamee kan jiru dha. kunis immoo sibiilota irraa kan hojjetamedha.

Firii kuduraalee garaa garaa kan halluun isaanii: diimaa, magariisa, keelloo fi halluu gosa garaa garaa ta'eedha. Firiin kuduraalee kunneen akkaataa gosa isaaniitti wal irra naqamanii gabaaf dhiyaatanii jiru. Kuduraalee kanneen keessaa muuziin fannifamee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru hordoftoota amantii ortodoksii faarfannaa amantii isaanii kan ta'e faarfachaa jirani dha. Amantiin ortodoksii amanti akka biyya teenyattis ta'ee akka adduunyaatti hordoftoota heddu kan qabu dha.

Biyyoota arabaa keessatti shaamarran keenya karaa seeraan alaa deeman dararama guddaa argaa jiru. Kun immoo namoonni isaan hojjechiifatan mirga isaaniitti bu'uu bira darbee reebichaafi ajjeechaa irraan gahuudhaan beekamu. Kana bira darbee immoo qaama seeraa birattis seeraan ala dhufte jedhamuudhaan hidhaadhaan rakkachaa jiru.

Maxxansi kun, maxxansa mana leenjii miidhaginaa dha. Manni leenjii miidhaginaa kun tajaajila fi leenjii garaa garaa kan akka :fuula halluu dibuu, rifeensa dhahuu, rifeensa waaduu fi kanneen biroo faa hedduu qaba. Manni miidhaginaa kun miidhagina dhiiraa fi dubartootaa irratti hojjata.

Suuraa kana irratti kana agarru kan maariyaamii fi gooftaa Iyyasuus kiristoos. Barreeffamni baga ifa dhaloota gooftaan geessaan jedhu gubbaa isaatti barreeffamee jira. Suuraan kun amantii ortodoksii biratti kabajaa fi fudhatama guddaa qaba.

Karri bal'aan kun, karraa mooraa Kiiloo Jahaa Yuunivarsiitii Finfinnee dha. Yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitii umurii dheeraa qabuu fi qulqullina barnootaa barnootaa qabu yoo ta'u, yuunivarsiitiin kun Itoophiyaa keessatti umurii isa dheeraa qaba. Yuunivarsiitiin Finfinnee gosa barnootaa hedduun barnoota dabarsa.

Ababaan asirraa agarru kun walitti makaa halluuwwan diimaa fi adiiti. Halluu sanaan alatti immoo baalli muka sanaa halluu baay'ee bareedaa magariisa ta'ee fi yeroo baay'ee jaalala kan ittiin ibsatan kan fakkaatudha.

Namoonni hojii ijaarsaa hojjetan biyya kana keessatti baay'eetu jira. Namoonni hedduun hojiidhuma humnaa yoo hojjetan warri kaan immoo ogummaa isaaniitiin hojjetu. Kun immoo hojii isaanii guutuu taasisuudhaan akka waanta isaanitti kenname haala gaariidhaan xummuran isaan taasisuu danda'eera.

suuraa kana irratti kan arginu kun kophee dubartootaati. kopheen kunis immoo halluu adii kan qabu dha. fuuldurri kophee kana cufaa yoo ta'u duubni isaa immo banaa ta'ee kan jiru dha.

mana baayyinaan toora lama qabatee jiru argaa kan jirruufi manneen toora lama qabatanii jiran kana gidduu ammoo karaan kan jirudha. karaa kana cinaa ammoo biqiltoonni gosa gara garaa argamanii kan jiranidha. manneen kun mana jireenyaati.

Harreen gaarii namoota sadii baatee jiru daandii irra harkisaa jirti. Gaariin harreen harkifamaa jiru gommaa afur kan qabuudha. Namoonni afur kan fooxaa uffatan garrii irra taa'anii imalaa jiru. Dudduuba isaaniitti bosonni ni argama.

Shamarrwe magaalli mataa irratti uffata diimaa marattee jirtu harree irratti ba'aa fe'aa yookin hidhaa jirti. Harree dhaabbattee jirtu irratti ba'aa kuntaala lamatu irratti fe'amaa jira Duuban shamarreen tokko dugdatti qoraan baattee deemaa jirti.

Biqiltuun boqqoolloo daraaree jira. Boqqoolloo daraaree jiru jala aramaan biqilee boqqoollo dhoksuuf jira. Boqqoollowwan as irratti mul'achaa jiran keessaa boqqoolloo tokko qofatu daraaree argama. Kuun ganaa osoo hin daraaariin dhaabbatanii jiru.

Bosonni bakka dawoo bineensotaa ta'uudhaan tajaajila. Bakka kanatti kan fayyadamu lubbuqabeeyyii hedduudha. Dhalli namaas jireenyaaf waantota isa gargaaran bosona keessaa baay'eesaanii argata. Kanaaf jecha namni bosona kana kunuunsuudhaan itti fayyadama. Biyyi bosona qabdu qilleensa gaarii argatti.

Iddoo kanatti namoota gabaa keessa taa'anii wantoota gurguraaf oolan gurguraa jiru. wantoonni namoonni gabaatti geessanii gurguraa jiran kun kanneen akka qaaraa, timaatimiifl fi wantoota addaa addaa nyaataaf oolanidha. wantoonni Kun dhala namaatiif faayidaa guddaa kenna.

Bishaan dhugaatii naannoo hundatti walgahuu baatus namoota baay'eedhaaf aara galfii ta'uu danda'eera. Kana jechuun namoonni hanga sadarkaa manuma isaaniitti bishaan kana galfatanii itti fayyadamuu irra gahanii jiru. Kun immoo fayyaa uummataatiif faayidaa guddaa kennuu danda'eera.

Nama argaa kan jirrudha. Namni kun ammoo nama saalaan dhiira ta'e yoo ta'u innis umuriin isaa giddu galeessaan nannoo kudha saddeetii hanga digdamii lamaa gidduu kan jiruufi dargaggeessa kan ta'edha.

Teessoon ol dheeraa fi guddaan muka irraa hojjatame mana keessa duwwaa isaa dhaabbatee jira. Bakka dugda itti hirkifatan irraa uraa qaba. Kana malees, mataa gubbaa isaa irraa mallattoo urjii qaba.

Asxaan kun, asxaa mana maxxansaa Birhaan innaa Salaam jedhamu yoo ta'u, asxaan kun haalluuwwan cuquliisa fi adii irraa kan hojjatame yoo ta'u, fakkii guugee kan qabuu fidudduuba adii irratti kan hojjatamee dha. Birhaani innaa Salaam ,mana maxxansaa umurii hedduu Itoophiyaa keessatti lakkoofsisee dha.

Dubartii mataa isheetti shaashii hidhattee teessee buna aka'aa jirtuudha. Naannoo dubartii kanaa meeshaalee manaa kan akka sinii, baataa sinii, jabanaa, baataa cilee, teessuma halluu adii qabuu fi aarsituun ixaanaa illee jira.

Suuraan armaan olii kun mana Dubbisaa barattoota walii galaaf kan ijaarameeru, kutaa dubbisaa Abirohoot jedhamuun beekamudha. Kutaan dubbisaa kun kan inni argamu magaalaa Finfinnee, naannoo bakka addaa kiiloo Afur jedhamu dha.

Kuni Oomisha dibataa Kireevii jedhamudha. Dibanni Kireevii kun gosa garaagaraatu jira. Dibatoonni kun gogaa namaa laaffisuuf gargaaru. Qodaan dibata kana qabatee jiru bifa adii qaba. Bareeffamoonni waa'ee oomisha kanaa ibsan irratti barreeffamanii jiru.

Kun Xiyyaara Booyingi 787, kan Abbaan qabeenyummaa isaa Kan Itiyoophiyaa ta'eedha. Iddoon inni dhaabatee jiru iddoo marga magariisaa fi lafa diriiraadha. Cinaa isaa ammoo bosona rukkaa mukeetii gurguddoon keessa jirutu argama. Darbees gamoowwan gurguddoon ni mul'atu.

Gugee qofaa ishee damee mukaa tokko irra ta'aa jirtudha. Gugeen kun qeensi miila ishee halluu keelloo bareedduu qabdi. Gugeen kun eegee dheeraa kan qabdu yoo ta'u mormi ishee jalli halluun isaa kanneen ka'aan irraa adda.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura diikooriiti. Diikkooriin kun mana keessatti kan hojjatame yoo ta'u ,pilaastikoota qilleensaan guutaman haalluu garaa garaa qaban irraa fi uffata adii irraa hojjatame. Diikooriin kun, guyyaa dhaloota daa'imaa kabajuuf tolfame.

Taphni kubbaa miilaa yeroo ammaa kana ilaaltotaa fi hordoftoota hedduu horachaa kan jirudha. Taphni kun miidiyaa hawaasaa fi dhuunfaa irratti darbuun miira daawwattootaa kan kakaasu yoo ta'u, madda galii ta'a.

Kun iddoo magariisa ta'redha naannoo ufii biqiltuun kunuunsun bineensa bosona akka naannoi keenya hin banne taasisa. Laalanii akka bashannaniif nama gargaara. Namoonni bakka birooti dhufanii akkkadaawwatanif ni fayyada. Kanaafuu tokkummana biqiltuu dhaabuu qabna.

Kitaaba argaa kan jirru yoo ta'u kitaabichis kan inni barreeffame afaan oromootiin yoo ta'u mata dureen kitaabichaas " jireenya qaxalummaa" kan jedhudha. Kan inni ittiin barreeffame ammoo barreessaa injiinar Pheexiroos Biradaatiini.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa aasxaati. aasxaan kun ammoo aasxaa waajira guddaa tokko nutti agarsiisuuti, waajjirri aasxan kun nutti agarsiisummoo waajira biiroo barnootaa kan agarsiisudha.

Namoota baayyatanii mana keessa dhaabbatanii jiran argaa kan jirrudha. Namoonni kunneen namoota abboota amantaa ta'aniifi amantaa gara garaa qabanidha isaanis qeesii fi sheeran akkasumas paasteroota kan ta'anidha. Kadhata godhachaa kan jiranidha.

Namoonni kunneen namoota uffata aadaa uffatanii jiranii dha. Uffanni aadaa namoonni uffatanii jiran kun haalluuwwan kan akka:diimaa, keelloo fi gurraacha kan qaban yoo ta'u, uffanni aadaa kun kan saba Gaamooti. Sabni Gaamoo, naannoo kibba dhiha Itoophiyaatti argama.

Kun foddaa teelevizyiinii OBN'ti. Karaa tamsaasa miidiyaa kanaan gaazexeessonni namni lama; dhiira tokkoo fi dubartii tokko ta'anii keessummaa istuudiyoo isaaniitti afeeruudhaan haasofsiisaa kan jiraniidha. Karaa gadii foddaa TV kanaan barreeffama afaan Oromootu jira.

Meeshaan kun, maqaan isaa gingilchaa jedhama. Gingilchaan meeshaa sibiila qaqalloo fi fiixeen isaa immoo muka irraa hojjatame yoo ta'u, midhaan nyaataa haftee midhaanii adda addaa irraa qulqulleessuuf fayyada. Meeshaan kun, tajaajila guddaa qotee bultootaf qaba.

Namni siyaasaa lammii Itoophiyaa kun maqaan isaa Doktar Abiyyi Ahimad kan jedhamu yoo ta'u, Doktar Abiyyi Ahimad muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi pireezidantii paartii dursaa Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuuti. Namni kun, hooggantoota dargaggeessa Afriikaa keessaa isa tokkoo dha.

Meeshaan kun, maqaan isaa furtuu jedhamuun beekama. Furtuun sibiila irraa kan hojjatame yoo ta'u, furtuun faayidaa karra manaa fi wantoota biroo ittiin cufuu fi banuuf fayyaduu dha. Furtuun kunneen sibiila ayiranii irraa hojjataman.

Bakka kuusaa humna ibsaa yoo ta'u maqaan isaa tiraansfoormerii jedhamuun kan beekamudha. Innis humna ibsaa naannoo tokko jiru to'achuuf yookaan ammoo bakka tokkoo bakka biraatti daddabarsuuf kan nu tajaajuun beekamudha.

Oromiyaan godinaalee hedduu qabdi. Godinoota kana keessatti aadaa uffataa, Sirba, nyaataafi kanneen biroo hedduutu jira. Kun immoo naannoon kun gama hundumaan guutuu akka taate dhugaa nuufbahuu danda'eera. Kanaaf gara naannoo Oromiyaa gaafa dhaqan gammachuu guddaadhaan keessa boqotu.

Oonishaaleen Itiyoo teeleekoom tarreeffamee mul'ata. Gubbaan Afaan Amaariffaan ' kuufama bilbilaa Onkololeessaa jedhu barreeffamee jira. Oomishaaleen guyyaa, galgalaa fi ji'aa fedhi maamilaa irratti hundaa'uun ni aragamu. Kunis gatii gadi aanaadhaan kan uummataaf dhiyaatuudha.

Manni Murtii waliigala Oromiyaa hojii murtoo seeraa kennuu keessatti qooda guddaa qaba. Manni murtii kun uummata biraa amanamummaa gahaa ta'e argachuudhaan naannoo kana keessatti hojjechaa jira. Hojiin isaa kun immoo qaqqabummaa akka qabaatuuf sadarkaa aanaatti gadi bu'uudhaan hojjeta.

Suuraan armaan olitti argaa jirru kun suuraa itti gaafatamaa fi dura bu'aa mana barumsaa sadarkaa olaanaa Addis Ababaa Dooktar Saamu'el Kifilee fi dargaggeessa miidiyaa hawaasaa irratti yaada laachaa jiru dha.

Kun konkolaataa taphaa diijitaalaa diimaa, foddaan isaa dukkanaa'aadha. Fuuldura isaa irratti to’annaa harkaa, baatiroota battaloo fi chaarjarii agarsiisa. Konkolaataan kun daa'imman akka itti taphataniif kan ooludha. Konkolaataan kun si’aayee fi saffisa kan qabudha.

suuraa kan irratti kan arginu kun gosa bineensotaa jeedala jedhamuun beekamani dha. isaanis immoo baayyinaan afur kan ta'anidha. jeedaloonni yeroo baay'ee gaarreen garagaraa jala kan jiraatanidha. keessumattuu gaarreen baalee keessatti baaayyinaan argamu.

suuraa kan irratti kan arginu suuraa ijoollee dibaabaati. akkuma beekamu maatiin dibaabaa fiigichaan kan beekamanidha. shamarran kunis immoo kan akka xurunesh dibaabaa, ganzabee dibaabaa fi kanneen biroos kan asirratti argamani dha.

Bosona iddoo biqiltoonni gosa garagaraa itti argamaniidha. biqiltoonni Kuni halluu magariisa Kan qabaniidha. biqiltoota kana keessaa inni tokko baay'ee halluu nama hawatu qaba. halluun isaa Kunis diimaadha. biqiltuun kuni firii gurraacha ta'e buufatee Jira

Weellistoota waltajjii irra bahanii dhiichisan yommuu ta'an waltajjii sirbaa irratti ol bahuun sirbaa yeroo jiran mul'atu. Sirbi meeshaalee muuziq Waliin walitti qindaa'ee miiraa namaa kan to'atuu fi ergaa gara garaa kan dabarsudha.

Fakiin suuraa irraa mul'atu kun suuraa Konkolaataa uffata ittiin hodhanidha. Namoonni ogummaa uffata hodhuu qaban meeshaa kan gargaaramuun uffata namaaf kan sirreessanisha. Kirrii fi lilmoo kan ofirraa qabu yoo ta'u, harkaa fi miillaan naannessuun tajaajila kan kennuudha.

Uffanni kun uffata aadaa saba oromoo yoo ta'u kan uffatu dhiira. Uffanni kun halluu akka diimaa, daalacha, adii fi kanneen biroo of irraa kan qabudha. Uffanni kun maal irraa oomishama?

Mana nyaataa keessatti, dubartiin nyaata dhiyaatee jiru keessaa foon waaddii keessaa fudhattee nyaachaa jirti. Dhugaatiin waan akka wayinii fakkaatu wayiis burcuqqootti dhiyaateefii jira. Ishee dudduubaan namoonni taa'anii nyaata nyaachaa hasa'aa jiru. Iddoon isaan jiran ammoo hoteela giddugaleessa wayii fakkaata.

Weellisaa Galaanaa Gaaromsaa. Galaanaan sirboota jaalalaa fi kan qabsoo hedduudhaan uummata Oromoo bal'aa biratti kan beekamudha. Sagalee isaa kiilolee sanatti gargaaramuudhaan rakkoo fi gidiraa uummanni keenya keessa tureef sagalee ta'aa nama turedha.

Suuraa dubartii rifeensa dheeraa qabduudha. Dubartiin kun rifeensa ishee kana qalama halluu diimaa dibuun dha'attee jirti. Dubartiin kun qomaa fi morma ishee irraa uffatas ta'e meeshaalee faayya addaa godhattee hin jirtu.

Waraqaa sarara qabu kan halluun isaa adii irraa xiqqoo daalachaa'udha. Waraqaan kun kan baruullee keessaa buqqa'ee jiru yoo ta'u qarqara gara bitaatiin uraa geengoo sadii kan qabudha. Yeroo baay'ee waraqaa akkanaa barattootatu itti fayyadama.

Namoota baay'een biyya keenya keessatti hojii kophee hojjechuutiin beekamu. Kophee haaraa uumuudhaan gabaadhaaf dhiyeessuudhaan galii irraa argatu. Kana malees kopheewwan buqqa'an deebisanii suphuudhaan warri galii argatanis baay'eedha. Kanaaf warri kophee hojjetan bakka baay'ee jiraachuun isaanii dhiyeessiin gabaa keessatti guutuu akka ta'u taasisuu danda'eera.

Biqiltoota muduraa fi kuduraan isaanii nyaataaf oolu. Gosti biqiltoota kanaas: kaarotii, dinnicha, qaaraa fi raafuu maramaadha. Akaakuun biqiltoota kanneenii irraa nyaatni madaalamaan kan irraa argamuu fi fayyaa qaama namaaf baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha. Biqiltoota kanneen haala salphaa ta'een naannoo keenyatti oomishuu dandeenya.

Iddoo kanatti namoota uffannaa aadaa uffatanii marga jiidhaa harkatti baatanii adeemaa jiran argaa jirra. Namoonni kun baay'inaan kan jiranidha. akkasuma illee namoonni namoonni kun huccuu ykn uffannaa abbaa gadaa uffatanii irreecha irreeffachuu deemaa jiru.

Magaalaa keessatti namoonni hojii gurgurtaa huccuu irratti bobba'uudhaan faayidaa guddaa irraa argachaa jiru. Namoonni daldala isaa hojjetan kun akka fedhii maamila isaaniitti dhiyeessuudhaan gabaa gaarii kan argatan hedduu isaaniiti. Hojii isaanii kana beeksifachuudhaafis gara alaatti baasanii agarsiisuun baratamaadha.

Uummanni keenya akkuma yeroo lubbuudhaan jiru jaalalaan wajjin jiraatu gaafa du'es baheetu boo'ee wal awwaallata. Waanti akkasii kum biyya keenya keessatti aadeffatameera. Yeroo sirni awwaalchaa kun gaggeeffamu namoonni baay'een yaa'uudhaan bakka sanatti argamaniitu sirnicha xummuranii galu. Aadaan kun immoo cimee itti fufuu qaba.

Nama ulee harkatti qabatee dhaabatuudha. namni Kun uffata halluu adiifi keelloo qabu uffatee jira. mudhii isaatti albee teephaan hidhattee jira. duuba Isaa mana mukarraa ijaarametu jira. manni Kuni guutuun Isaa mukaan qofa Kan ijaarameedha.

Kun mooraa bu'uuraaleen misoomaa itti kennamu keessaa tokko yoo ta'u, manni abbaa darbii tokkoo kan kutaawwan baay'ee qabu mooraa kana keessatti argama. Abaaboowwan qodaatti guddifaman mana kana jala kaa'amanii jiru.

Iddoo kanatti wanti nuti amma argaa jirru kun namatu bidiruu yaabbatee galaana irra adeemaa jira. akkasuma illee galaanni ykn bishaan guddaa kun baay'ee gurraacha kan taheedha. namni galaana kana irratti argamaa jiru kun intala dubaraadha.

Biirii yookiin Kobbeen barreeffamoota garaa garaa barreessuudhaaf baay'ee fayyada. Kun immoo barattoota biratti meeshaa baay'ee barbaadamaadha. Kana jechuun bakka kobbeen hinjirretti durii kaasee hanga har'aatti waa'een barnootaa shakkii keessa gala. Haata'u malee yeroo ammaa kana immoo teekinooloojiitti fayyadamuun waanta jalqabeef barbaachisummaan isaa xiqqaateera.

Kuni gulantaa iddoo qodaan ittoo qabatu irra kaa'ameedha. Qodaa bifa garaagaraatu gulantaa kana irra jira. Qodaawwan kun sibiila irraa kan hojjatamaniidha. Inni gulantaa gara gubbaa jiru bifa diimaa qaba inni itti aanee jiru bifa cuquliisa qaba.

Namoonni hedduun ofirra gadu taa'anii namicha dhaaabbatee haasa'u dhaggeeffachaa jiru. Namoota haasa'aa jiran duuba manneen jiguuf ga'an ni argamu. Kana malees, namoota duuba sareen tokko arraba isaa gadi baasee dhaabbachaa jira.

Harmeen gabaa keessa teessee ixaana gurguraa jirti. Harmee maddii daa'imti xiqqoon ofirra teessee as ilaalaa jirti. Harmeen ixaana gurguraa jirtu mataa irratti shaashii marattee jirti. Kana malees, saayinaan ittiin safaramu cinaa ishee taa'ee jira.

Maxxansi kun, maxxansa odeeffannoo akkasumas maxxansa beeksisa daldalaa yoo ta'u, gatiiwwan konkolaataa haaraa fi moofaa irratti odeeffannoo kan kennuu fi tajaajila daldalaa yokin gurgurtaa kan kennuudha. Konkolaatonni kunneen, kan tajaajilanii fi haarawa dha.

Dubartoonni faaya miidhaginaa godhachuu jaalatan hedduutu jiru. Dubartoonni kunneen uffata aadaa isaanii uffatanii, callee harkaa, rifeensa mataa fi meetii gurraa kan godhatanii jiranidha. Innis baay'ee kan isaan miidhagsee jiru dha.

Kun, konkolaataa qabeenyummaan isaa kan raayyaa ittisa biyyaa ta'ee dha. Konkolaataa kana irratti meeshaaleen waraanaa ammayyaa guddaan fe'amee kan jiru yoo ta'u, miseensi raayyaa ittisa biyyaa namni tokko nageenya dambii kennaa deemaa jira.

Yeroo ammaa karoora mootummaan biyya kanaa qabatee hojjechaa jiru irratti hundaa'uudhaan lafti baadiyyaa kamuu lafa bahuu hinqabu jedhamuudhaan hojii boonsaatu hojjetamaa jira. Kana irraa ka'uudhaan baadiyyaan keenya yeroo ammaa oomisha midhaan garaa garaatiin guuttee argamti.

Baankiin Hojii gamtaa Oromiyaa biyya kana keessatti hojii guddaa hojjechaa jira. Baankiin kun miseensota hedduu kan qabu yeroo ta'u uummata kana biratti akka abbaa qabiyyeetti ilaalama. Kana jechuun akka humna namootaatti liqaa wabii malee maamila isaatiif kennaa waanta jiruuf jaalatamummaa guddaa qaba.

Kun bakka magariisa bashannanaaf akka oolutti hojjetameedha. Bakki kun bakka bosonni jiruu fi naannoo lagaatti hojjetame. Manneen boca babbareedoo qaban walitti aananii ijaaramanii jiru. Naannoo manneen kanaa gaaraa fi bosonatu jira.

Guchiin gosa allaattiiwwanii keessaa ishee tokkodha. Allaattiin kun buuphaa buusuudhaan walhorti. Kun immoo yeroo tokkotti ilmoo baay'ee akka isheen argattu ishee taasiseera. Kanaaf ilmoo ishee kana diinni akka jalaa hinmiineef eegumsa gahaa gootiif. Kun immoo akka isaan lubbuudhaan turan taasiseera.

Dal'aa manaa cina daandiitti argamaa jirudha. Dal'aa kana keessa mukeen baala magariisa qaban hedduutu jira. Akkasumallee cina dal'aa manaa kanaan daandiin biyyee irraa tolfame jira. Dal'aan manaa kun muka irraa ijaarame.

Gaazexaa irratti Afaan Amaariffaan ' Biiroo Galiiwwan Magaalaa Finfinnee Herreega Gibiraa mamsiisaa fi mormii daldaltootaa ' mata dureen jedhu barreeffamee argama. Barreeffama kana jala suurri konkolaataa jira. Dabalataan, karaa harka mirgaan dhimmoonni adda addaa katabamanii argamu.

Kun ,bishaan lafa ol jedhaa irraa gara lafa gadi bu'aa ta'etti bu'aa jiruu dha. Bakka kanatti biqiloonni magariisni kan argamanii fi jajjaboonis kan argaman yoo ta'u bishaan lafa ol jedhaa irraa gara gadiitti bu'aa jiru kun wal rukutuun haalluu adii uumeera.

Kitaaba mata dureen isaa"Jaarraa" jedhu. Kitaabni haaromsa aadaa fi seenaa uummata Oromoo Booranaa irratti xiyyeeffatee kan barreeffamedha. Qola duubee kitaaba kanaa irratti suuraan abbaa gadaa uffata aadaa uffatee farda yaabbatee jiruu kaafamee jira.

Teessuma lafaa bal'aa gaaraa fi hallayyaan uwwifamee jiruudha. Teessuma lafaa kana irra margi halluu magariisa qaban baayinaan jiru. Teessumni lafaa kun gaarreen baay'ee ol dhedheeroo kan qaban yoo ta'u gaarreen kana irra kattaawwan hedduutu jira.

Masoobii buddeen keessa kaawwaman lamatu lafa taa'anii jiru. Namoonni as jiranis kuun dhaabatanii kuun of irra gad taa'aanii jiru. Aduu cimaan waan jiruuf gaaddidduun isaanii lafarratti bahee mul'ata. Namoonni kun daandii deemuuf jiru.

Namoonni yookiin ijoolleen kunneen, ijoollee umuriin xixiqqoo fi giddu galeessa yoo ta'an, ispoortii artii teekuwandoo jedhamuun beekamu taphachaa yokin immoo barachaa jiru. Ijoolleen kunneen, uffata seeraa isaanii haalluu adii fi keelloo qabu uffatanii mul'atu.

Baadiyyaa keessatti biqiloota baay'inaan lafa bal'aa irratti oomishuun waan baramaa ta'edha. Naannoon jallisii qabu keessattuu biqiloota akka fuduraalee fi kuduraalee sirnaan oomishanii gabaaf dhiyeessu. Kunimmoo galii isaanii salphaatti ittiin guddifachuuf gargaara.

Naannoon keenya Oromiyaan walleewwan godinoota addaa addaatiin faayamtee, miidhagdee kan jirtudha. Sirboota haaraa yeroo ammaa kana hojjetamaa jiran, seenaa, aadaa fi safuu hawaasa Oromoo keenyaa hawaasa addunyaaf kan ittiin beeksisanidha.

Ayyaanota guguddaa akka biyyaatti kabajaman irrattiifi yeroo cidhaa nyaata aadaa hedduutu qophaa'a. Keessumaa yeeroo agarsiisa nyaata aadaa naannolee hunda irraa walitti dhufuudhaan miidhagina qophichaa ta'a. Fakkeenyaaf Oromiyaa irraa Cuukkoo, Caccabsaafi Marqaa kaasuu nidandeenya.

Dubartii bilbila harkaa halluu gurraacha qabu harka mirgaa qabattee quba harka bitaa immoo irra keessee beeksisa hojjechaa jirtuudha. Dubartiin kun seeqxee ilkaan ishee mul'istee jirti. Naannoo suuraa dubartii kanaa suuraa maallaqaa fi meeshaa tokkotu jira.

Namni kuni maqaan isaa Baqqalaa Garbaa jedhama. Huccuu haalluu gurraacha fi adii qabu uffatee dhaabbachaa jira. Dabbasaan mataa isaa gurraacha kan ta'ee fi areeda nama qabuudha. Dhaabbatee dalgatti ilaalaa jira.

Meeshaan kun, maqaan isaa siree jedhama. Sireen hirriiba irra rafuuf kan fayyadu yoo ta'u, sireen kun muka shimalaa irraa hojjatame. Shimalli mukkeen ciman qaban keessaa isa tokko. Sireen meeshaalee akka:sibiila, muka fi wantoota biroo irraa hojjatamuu danda'a.

Isaan kun uummata Oromoo tokkummaadhaan ba'anii ayyaana Irreechaa kabajaa jiraniidha. Uummatni kunneen hundi isaanii uffata aadaa Oromoo kan godina addaa addaa uffatanii jiru. Daa'imman irraa kaasee hanga nama guddaatti harootti gadi jechuun irreeffachaa jiru.

Urgooftuun gabaa keessatti waanta baay'ee barbaadamaa ta'edha. Namoonni isa irratti hojjechaa jiranis bu'a qabeeyyii ta'aa jiru. Fayyadamtoota hedduu kan qabu yeroo ta'u namoonni qulqullina isaanii eeggachuudhaaf waanti bu'uuraa tokko namoota biratti baramaa dhufe urgooftuu fayyadamuu ta'aa jira.

Gosa uffataa keessaa isa tokko kan ta'eefi kan mudhii keenyaa olitti uffatamu kan maqaan isaa shamizii jedhamuun beekamudha. Kunis halluu buburree adiifi diimaa kan of keessaa qabudha. Harki isaa gabaabaadha.

Nyaata nyaatamuuf qophaa'ee jirudha. Kunis baayyinaan biyya Itoophiyaa keessattii fi olloota ishee keessatti kan beekamu yoo ta'u innis foon waaddiifi buddeena jedhamuun kan beekamudha. Foon bu'aa loonii keessaa isa tokkodha.

Naannoo baadiyyaattii fi magaalaa keessaa ammoo iddoo tokko tokkotti namoonni nyaata bilcheessuu fi bishaan danfisuuf qoraan fayyadamu. Qoraan kana ammoo bituun yookaan bosona keessa deemanii funaanuun argatu. Mukti funaanamu ammoo gosa adda addaa ta'uu danada'a.

Dubartoonni uffata poolisii uffatanii lama meeshaw muuziqaa taphachaa jiru. Duuba isaanitti qe'ee mukkeen adda addaa keessatti argamam ni jira. Waraqata irraa ajaja dubbisaa muuziqaa taphachaa jiru. Poolisiin tokko gonfoo keewwattee jirti.

Meeshaalee mana keenya keessattiifi akkasumas bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnudha, meeshaaleen asirratti argaa jirru kun isaanis kanneen teessoo, kompuutera, saanduqaa fi kanneen kana fakkaatanidha. saanduqniifi teessoon argaa jirru kun mukaafi sibiilarraa kan hojjatamanidha.

Sarara elektirikii xaxamaa ta'eedha. iddoo Kuni muummee madda humna elektirikiiti. shiboowwan hedduu walitti xaxamanii jiraniitu iddoo kanatti argama. humni elektirikii anniisaa wantoota garagaraa hojjachuuf ooludha. warshaalee garagaraa keessatti humni elektirikii akka humna tokkootti Kan fayyaduudha.

Isaan kun shammarran Oromoo harargee uffata bareedaadhaan faayamanii misirrittii marsaniii suura ka'aa otoo jiraniidha. As keessatti kan uffata bifa adii uffatte misirrittii yoo taatu, kuuwwan isaanii ammoo waahillan isheeti. Isaan uffata bifaan diimaa, harkarraan adii uffatanii jiru.

Kun gosa kopheewwan garaa garaa miila bitaafi mirgaa cimdii cimdiidhaan walitti qabamee jiruudha. Kopheewwan kun hanga xiqqaatii hanga guddaatti, halluuwwan garaa garaadhaan jira. Kan daa'immaniis kan nama ga'eessaas ni jira.

Kun, kophee dha. Kopheen kun haalluu adii fi haaluu gurraacha maqaa kan qabu yoo ta'u, kopheen kun hedduu bareedaa fi gogaa bineeldotaa irraa kan hojjatamee dha. Kopheen akka knaa kun, biyyoota alaa kophee oomishanitti oomishame gara Itoophiyaatti gala.

Kun kuntaala garaa garaa kan hodhamee mana kuusaa keessa kuufamee jiruudha. Kuntaalli kunneen keeshaa bifa adii fi diimaa qabuun hodhamee walirra tuulamee jira. Manni kuusaa kun magaalaa keessatti daandii cinatti argama.

Jaarsi dulloomaa dabbasaa isaa aarriin weerare afaan banee meeshaa aadaa muuziqaa kiraara taphachaa jira. Meeshaan aadaa muuziqaa kun meeshaalee kanneen akka funyoo qal'oo, itillee fi muka soofamaa irraa kan hojjatamuudha.

Akkuma asirratti argaa jirru, namootni yookiin dhiironni shan harkatti ulee qabatanii, koophii keewwatanii sirbaa yookiin ragadaati kan isaan jiran. Namoonni kun urufa baadiyyaa gaaddisa baargamoo jalatti kan isaan sirbaa jiran.

Naannoo baadiyyaatti bakkeewwan hedduutti namoonni baa'een ammayyuu bishaan laga irraa waraabuudhaan fayyadamu. Kun immoo rakkoo fayyaa nama irraan gahuu isaatiin namoota baay'een akka miidhaman taasisuu danda'eera. Haata'u malee kanuma iyyuu warri hinqabnes jiru.

Durboota babbareedduu Oromoo uffata aadaa Oromoo Tulamaafii Maccaan faayamanii shubbisaa jiranidha. Durboonni kun tarree galanii bifa namatti toluun shubbisaa jiru. Dudduuba isaanii bosona magariisa lalisaa fi mukkeen gurguddoon jiru. bakki isaan itti argaman kun immoo lafa diriiraa magariisadha.

Harreen Diidaa bineensota bosonaa keessaa ishee tokkodha. Harreen kun bifa miidhagaa waanta qabduuf namoonni baay'een ishee daawwachuudhaaf bakkaa bakkatti socho'u. Kana waanta ta'eef biyya keenya keessattis baay'inaan waanta argamtuuf daawwattoonni baay'een gara biyya kanaa akka dhufaniif carraa uumeera.

Dubartiin aartistii sirbaa taate kun farda fi manneen baadiyaatti argaman citaa irraa hojjataman fuuldura dhaabattee sirbaa jirti. Dubartiin kun uffata haalluu magariisa qabu kaawwattee kan jirtu yoo ta'u, halluu gogaa fuulaa diimaa ta'e qabdi.

Suurri asirratti mul'atu Kun fakkii qeeransaati. Qirrensi kun halluun isaa burreedha. Qeerransi kun afaan isaa gargar banee deemsarra jira. Qeerransi kun qaaman baay'ee guddaadha. Qeerransi leencatti aanee mootii bineensota hundaati.

Hariiroo gara fulduraa yookaan immoo boruu isaaniitiif ijoolleen obbolaa ta'an walitti siqanii waa'ee walii, walii isaanii baruun barbaachisaadha. Daa'imman yeroo itti guddisanitti kunuunsa baayyee gaarii ta'e kan barbaadanii fi eeggatanidha.

Faayidaan bunaa maalidha? Bunni kun buufamee dhugaatif qopha'aa kan jirudha. Meeshaan bunni itti buufamaa jiru halluu adii, diimaa fi magariisa of irraa qaba. Bunni hawaasummaa cimsuuf akkasumas qaama nama dadammaksuu keessatti gahee qaba.

Hojjataan mana baankii karaa fooddaa tajaajilamtootaan maamilaaf qarshii kennaa jira. Namtichi afaanitti haguuggatee jiru tokko karaa fooddaan qarshii isaa fudhachaa jira. Hojjataa mana baankichaa fuuldura kompiitarri banamee barreeffama agarsiisaa jira.

Oomishni kun maqaan isaa ancakkee jedhama. Ancakkee kun maqaan isaa Tiriidant jedhama. Ancakkeen waan ilkaanin afaan keessatti alalfamu yoo ta'u, oomishoota dheedhii gosa garaa garaa irraa hojjatama. Ancakkeen sammuu namaa si'eessuuf faayidaa hedduu qaba.

Haalli itti weelluu yookaan sirba itti hojjetan sadarkaa addaa addaa baayyee keessa darbeetu hawaasa bira dhaqqaba. Innis Saatii yookaan yeroo baayyee dheeraa ta'e kan fudhatu qindeessuu fi sagalee waraabuun fa'aa.

Simbirroo gurraattii muka goggogaa irra dhaabbattee jirti. Iji simbirroo tanaa geengoo fakkaatee gidduu isaatti ni gurraacha'a. Mukni simbirroi irra dhaabbachaa jirtu muka goggogaa lafa ciisee jiruudha. Dudduuba isheetti biqiltuu magariisni ni argama.

Kuni qola kiyaabaa 'Du'a Gurraacha' jedhamuuti. Maqaan barreessaa kitaaba kanaa Yoomiyyuu Mul'ataa Kitil jedhama. Qola kitaabaa kana irratti barreeffamni afaan Oromootin barreeffame ni jira. Halluun gosa garagaraa qola kitaabaa kana irratti ni jiru.

Ooyiruun baala shaayiin uwwifameera. Baalli shaayii Itiyoophiyaa keessatti yeroo dhiyoo as madda galii daldala alaa ta'ee tajaajilaa jira. Dhaabbileen garagaraa oomisha shaayii irratti hirmaatanii argamu . Baalli shaayii akka malee magariisa ta'e hurufa uwwisee argama.

Biyya keenya keessatti Boqqoolloon waaddamee nyaatamuun baay'ee beekamaadha. Waaddiin Boqqoolloo kun namoota baay'eedhaan nyaatamuu isaa irraa kan ka'e namoonni daldala isaa irratti bobba'uudhaan hojjechaa jiru. Daldalli isaa kun immoo keessumaa galgala yeroo namoonni hojii irraa bahan ga'aa baay'ee ka'a.

Meeshaa qonnaa qote bulaan ittiin qonna isaa gaggeeffatu kan maqaan isaa wanjoo jedhamuun beekkmudha. Kunis muka irraafi gogaa loonii irraa kan hojjatamu ta'ee hojii qonnaa keessatti gahee olaanaa kan bahatudha

Keenyan manaa halluu diimaa fi adiin dibamee jiru kan suuraan fannoo irratti bocamee jiruudha. Fuullee keenyan manaa kana irra jiru keessaan suuraan nama mana foonii keessa foon muraa jiru argamaa jira. Akkasumallee biqiltuun magariisni naannoo mana kanaatti mul'achaa jiru.

Suuraan armaan olitti nutti argamu kun suuraa abbootii amantaa Islaamaa kan uffata adii uffataniiran, halluu adiin kan uwwifamedha. Abbootiin kun sirna waaqeffannaa irratti argamu. Namoonni lama immoo sagalee guddistuudhaan dura bu'aafii jiru.o

Biyya keenya keessatti namoonni baay'een ogummaa horataniin jireenya isaanii gaggeeffatu. Kana jechuun fakkeenyaaf manneen suphaa meeshaalee elektirooniksii hedduun isaanii banamaniitu agarra. Kun immoo namoonni yeroo meeshaan isaan jalaa hojjechuu dide achitti sirreessifatu. Kana irraa immoo jarri lamaanuu fayyadamoo ta'u.

Bakki kun giddu gala daldalaa daandii koobilii cinaatti argamuu dha. Daandii koobilii kana irratti kuduraalee fi muduraaleen garaa garaa gurguramaa kan jiran yoo ta'u, kunneen kan akka:moosee, qullubbii adii, qullubbii diimaa, avokaadoo, maangoo, loomii, muuzii fi kanneen biroo faa dha.

Namoonni hedduun walitti qabanii jiran kunneen namoota gugsii fardaa agarsiisaa jiran yoo ta'u, daawwattoonni hedduun namoota biyya alaa irraa dhufan dabalatee kan ilaalaa jiranii fi namoonni biroo immoo farda gugsaa jiranii dha.

Qulqullinni magaalaa baay'ee barbaachisaadha. Kana irraa ka'uudhaan yeroo ammaa mootummaan magaalota garaa garaa keessatti hojjettoota dhimma kanaa ramaduudhaan hojjechaa jira. Haata'u malee jiraattonni bakkuma jiranitti ofeeggannoo gahaa gochuudhaan magaalaa isaanii qulqulleeffachuu qabu.

Isaan kunneen uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf ba'anii jiraniidha. Uummatni kunneen hundi isaanii uffata aadaa Oromoo kan godina garaa garaa uffatanii jiru. Dubartoonni siinqee qabatanii, akkasumas baay'een isaanii marga lalisaa qabatanii jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii Konkolaataa bifaan gurraacha tahee; daandii konkolaataa irra adeemaa akka jiru fakkii namatti agarsiisuu yookiin immoo namatti mullisu tahuu isaa kan irraa hubanuu dha. Namoonnis konkolaaticha cinatti ni argamu.

Suuraan fakii dhiyaate irra jiru kun barjaa garee kubbaa miilaa Itoophiyaa kan agarsiisudha. Handhuurri isaa faajjii mallattoo walqixxummaa kan qabu yoo ta'u, gara olii isaatti ammoo ammoo halluu alaabaa biyya kanaa kan ta'e garuu mallattoo wal-qixxummaa kan hin qabne dibamee jira.

Yaa'a bishaanii lafa mukeen magariisa qabu keessa yaa'aa jiru. Mukeen magariisni qilleensi qulqulluun hargansuu ilma namaaf mijataa ta'e akka jiraatuu fi burqaawwan bishaanii baay'inaan akka maddan kan taasisanidha. Naannoon biqiltoota magariisaan uwwifames jireenya ilma namaaf daran mijataadha.

Daandii geejjiba konkolaataa bakka hedduutti wal-qaxxaamuree hojjetamee jiru. Guddinaa fi dagaagina biyya tokkoof daandiin isa bu'uuraa fi ijoodha. Daandiin kun bifa hawwataa fi tajaajila geejjibaa si'ataa ta'e kennuu danda'uun kan ijaarame ta'uu isaa argisiisa.

Dibbeen meeshaa muuziqaa aadaa biyya kana keessatti beekamudha. Meeshaan kun kanneen biraa irraa waanti adda ta'u haala itti fayyadama isaati. Namoonni meeshaa kanaan fayyadaman rukutuun isaa salphaa waanta ta'eef itti hinulfaatu. Kanaaf yeroo baay'ee hojii irra oola.

Yeroo ayyaana cuuphaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii daandii konkolaataa irratti bahanii ayyaanicha kabajachuun baratamaa ta'eera. Kanuma irraa ka'uudhaan hordoftoonni amantaa kanaas ta'e tajaajiltoonni sirnoota ta'uu qaban hordofuudhaan sirnicha dabarfataa oolu. Kun immoo namoota kaaniin akka daawwataman isaan gargaareera.

Kuni daawwattoota Oromiyaa fincaa'aa laga Soor daawwachaa jiranidha. fincaa'aan kun ol ka'iinsa guddaa irraa bu'a. namoonni baay'inaan digdama hin caalle gara fincaa'aa kanaa imalaa jiru. Iddoo kana biqiloota dhedheerotu mul'ata.

Teessumoota huccuu adii uffatanaii bareedanii waliin jiraniidha. Teessoowwan kunneen garee gareedhan baay'atanii qophii akka cidhaa ittiin gaggeessuuf akka oolanitti miidhaganii qophaa'aniiru. Minjaala dheeraa gidduu isaaniitti argamurras abaaboo adiii baay'ee bareedaniin miidhagee argama.

Hirmaannaa qaama miidhamtootaa dabaluun guddina dinagdee fi badhaadhina biyya tokkoof murteessaadha. Dubartiin qaamni ishii miidhamaa taatee, konkolaataa isheen baatee jiru irra jirtu kun waliin dubbii namicha kompiitara of fuuldura kaa'e jiru kana waliin dubbii taasisaa kan jirtudha.

Bakka kanatti kan argamu kun dibata rifeensa mataa jedhamuun kan beekamuudha. Bifni dibata kanaa bifa keelloo kan qabuudha. Qadaada dibata kana gurraacha. Dibata kanarra fakkii dubaraa tokko kan argamu. Dibata kanarra barreeffama wayii kan argamuudha.

Mootummoonni biyyoota adda addaa galma gamtaa Afrikaa keessatti nagaa wal gaafachaa jiru. Isaan keessaa muummeen ministara Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad, Muusaa Faaqii fi Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan ni argamu

Iddoo yookiin siree ciisichaa bareedaa nama lamaaf ta'u, kan muka irra hoojjatamedha. kutaa ciisichaa keessa gidaara irra suurawwantu jira. Amsoolaan iddoo ciisichaa diimaadha. Boraatii bifaan dalachaafii diimaa qaba. gidaarri kutaa ciisichaa halluu adii dibamee jira.

Namichi mul'atan jiru kun muummicha ministeera Itoophiyaa kana tahedha. namoonni kun lamaan taa'aa kan jiranidha. akkasuma illee namoonni kun bulchitotaa biyyaa gara garadha uffataa Wal fakkaatu uffachuun kophee Wal fakkaatu uffachuun kan argamanidha

Kuni oomisha daayipparii daa'immanii 'Caanbeebii' jedhamuuti. Oomishi kun haguugduu pilaastikaan saamsamee argama. Oomisha kana irratti mallattolee fi fakkiilee garaa garaa waa'ee oomisha kanaa ibsantu mul'ata. Haguugduu isaa irratti fakkii daa'imni daayipparii isaan oomishan kana kaawwattee raftutu mul'ata.

Dubartiin kun dubartii baay'ee bareedduu fi miidhagduu kan nama hawwisiiftuudha. Dubartiin kun bifti ishee diimtuu kan taateedha. Dubartiin kun haadha ijoollee mucaa dugdatti baattee kan jirtuudha. Akkasumallee herbee gurraacha mataa isheetti marattee kan jirtuudha. Dubartiin kun rifeensi mataa ishee baay'ee dheeraadha.

Baanarii sibiila irratti fannifamee jiru irratti barreeffamni ' Laawundarii Firee Lakkoofsa lammaffaa jedhu Afaan Oromoo fi Afaan Amaaraan barreeffamee jira. Baanariin gamatti daandiin konkolaataa ni argama. Siibilaa baanariin irra dhaabbatee jiru maddii boo'in balfa dhangala'aa yaasu jira.

Iddoon amma argamaa jiru kun iddoo wantoonni addaa addaa itti gurguramuudha. wantoonni amma gabaatti dhihaatanii jiran kun kanneen akka qaaraa, raafuu fi kan kana fakkaatanidha. akkasuma illee gabaa dhala namaaf faayidaa hedduu kan qabudha.

Namichi kun dhaabbatee qara ilaalaa jira. namichi mana suukii uffannaa keessa dhaabbachaa kan jirudha. bifti namicha kanaa magaala kan taheedha. namichi kun uffannaa kootii guddaa baay'ee gadi dheeraa tahe uffatee dhaabbachaa jira. suukii uffanna kana keessa uffannaa gurguraaf oolu gosa hedduutu jira

Mana amantaa hordoftoota amantii Islaamaa jalli isaa halluu adii fi gubbaan isaa immoo halluu magariisa dibamee jiru suura irraa mul'achaa jira . Moora keessi isaa simintoo fi seeraamikiidhaan kan hojjatameedha . Kana malees, dallaan isaa sibiilota jajjabaan kan ijaarameedha .